Aho hantu hasanzwe hakinirwa umupira w'amaboko hasanzwe hari uruzitiro rw'amatafari aturiye naho hakaba hagerekeranijwe itafari hagati y'irindi ari isima naho hakaba hasize hasi.

Ikigo c'amashure kikaba cubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hari harimwo isima ibisakazo na vyo akaba yari amabati kikaba kiri ahantu hisanzuye kuko kirafise ikibuga.

Uwo musarani w'igizungu ukaba hanini aho bacisha amavyi hera, ariko, kandi ukaba wakozwe kera, kuko impera nt'impera zawo hari amaze guhindura irangi hakoranwe.

Ico kigo cubakishijwe n'amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi hakaba ari isima, irangi ryasharishije aho hantu akaba ari iryera, kikaba gisakajwe amabati hamwe n'ivyuma biyafashe.

Ibara ryera niryo risharije ako kazu k'ubwiherero. Umuryango wako kazu nawo ukaba ari uw' icuma kandi ukaba usize ibara bisa n'ubururu.

ugeze kuri iyo nyubakwa ntiwoshobora kumenya ivyo bakoresheje mu kubaka impome kubera yuko bayisize ahanini irangi ry' umuhondo hasi naho bakaba bahasize isima ikaba isakajwe n'amabati

Iyo misarani yakija mbere yo mu bwoko bwa none igizwe, naho binjira atatu ni iyo abahungu canke abagabo bakoresha mu gusoba ikaba isharijwe ahanini n'ibara yera.

Ku mashure y'intango, uyumusi hari haramutse inkino n'imico kama. Ni mu gihe abakobwa bari bambaye impuzu zibaranga iyo bagiye gukora imyimenyerezo. bari kumwe n'umumenyereza wabo.

Inyubakwa z'amashure zubakishijwe amatafari aturiye ibisakazo navyo akaba ari amabati numenya ko imbere y'izo nyumakwa hari ikigazi civamwo amavuta.

Abinonora imitsi bagera kumunani harimwo umukobwa umwe n'umumenyereza wabo ni bo bari aho hantu bafise umupira mu minwe, aho bariko barumviriza amategeko umumenyereza wabo abaha.

Inyubakwa fise umwango w'icuma, uwo mwango w'icuma nawo ukaba uriko ibara ry'urwatsi rubisi, ikaba isakajwe amabati, n'iyo nyubakwa yagenewe ko abantu bazoza baraza gukarabiramwo.

twasanze ubwo ruhome gubakishijwe amatafali ayo nayo akaba yubatswe bakoresheje kuyagerekeranya aho bashiramwo isima amazi nayo bakaba bayacishije mu ruhome ubwo n'ubuhinga keshi butmee

Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari hamwe n'isima, umuryango wiyo nyubakwa akaba ari uw'icuma, akaba asakajwe amabati ndetse n'ivyuma hejuru.

Kwishure shingiro abanyeshure bariko bitegurira ihiganwa ry'umupira w'amaguru ni mu gihe buri gihe uko umwaka utashe abanyeshure bose yaba abakobwa n'abahungu bahora bitegurira ihiganwa ry'umupira w'amaguru kugira ngo bakomeze ubumwe bw'amashure nk'uko bisanzwe bitunganijwe

Uyu musarani, n'umwe mu misarani y'akarorero! Ni mu gihe winjiyeho usanga ibase, igasanga n'igikombe ivyo navyo bikaba bifasha mu gukora isuku, iyo umuntu ahejeje kwitabara.

ikigu c'amashure rikigo gikomeye nubwo ikigo c'amashure n'ikigo gikomeye, n'ubwo tutabashije kumenya ivyo bakoresheje mu kubaka impome ,ariko impome zaryo zirasharije ,imbere y'iryo shure hakaba hari ikibuga abantu bashobora kuba bokiniramwo umupira.

iyi nyubakwa n'inziza kandi ni yo mu buryo bw'ubuhinga bwa none iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari abagomvye kuyishariza na bo bakaba bashize ko amabara ayera ibisakazo vyiyo nyubakwa ni amabati imbere y'iyo nyubakwa naho hariho aha bantu bazoshobora kuba bomenyera ivyo gukina umupira w'amaboko

ibiti bibiri kimwe kikaba kiri inyuma y'urupangu ikindi kikaba kiri indani y'urupangu n'ivyo bishajije urupangu n'inzu vy'ibara ryera ivyo biti bikaba bifasha cane mu guha umuyaga abantu barangurira imirimo ya misi yose zino bibakwa

Imbere y'iryo shure harashajije kubera ko ivyatsi vy'iryo shure bikaba vyari bitotahaye; muri ivyo vyatsi nyene haratewe igiti c'ikigazi. Twobamenyesha ko iryo shure ryubakishijwe amatafari aturiye.

Abo banyamyuga bose bari bambaye impuzu zisa n'ubururu inyubakwa barimwo nayo ikaba yari yubatswe n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hari harimwo isima.

ahantu hari ikibuga c'imwimenyerezo ngorora mubiri hariho ibintu vyinshi twahashimiye. icya mbere n'uko ubwatsi bwaho butotahaye, ikigira kabiri n'uko hariho ibiti biguma bitanga umuyaga.

aho kazuka asugumwe kakaba gafise ubwinjiriro bune bgizwe n'imiryango y'ivyuma isa n'ubururu impome zaho hanhu nazo zikaba zera ibisakazo na vyo akaba ali amabati

Ico kigo harayagayaga ni mu gihe ukihashika usanganirwa n'amabara ayera ayatukura n'ayagomba gusa n'ugwatsi rubisi ayasharije uruzitiro nayo akaba ari ivyuma bisizwe amarangi yera.

Inyubakwa y'ubuzu bwa surwumwe bw'abagabo, ikaba yubakishijwe amatafari aturiye. Ibara bakoresheje mu gushariza iyo nyubakwa ahanini rikaba ari ibara ryera, na yo ikaba isakajwe amabati.

Iyi nyubakwa n'inyubakwa ishobora kuba ikomeye. Ni mu gihe yubakishijwe amatafari aturiye kandi abayubatse bakaba barubahirije umwanya usigwa mu buduga canke mu bukika hagati y'itafari n'irindi ivyo rero bikaba bizoyifasha kuramba.

Mu bana bariko barakina uwo ari kw'isonga n'uwari bafise umupira mu maguru y'iwe abandi na we bakaba bariko bamurabisha amaso bigaragara ko bagomba baze kugira ngo na bo bawumwake.

Si henshi tumenyereye muri iki gihugu cacu c'Uburundi aho dushobora kubona amatwarete canke aho umuntu akarabira iyo agiye mu kazu ka sugumwe. Mumenya ko kiretse mu Burundi honyene tukiri nyuma ahandi nk'uko twabibonye twagiye turabona ko bamaze gutera imbere mu kuronka aho bakarabira.

Umusalani w'abahungu wubakishijwe amatafali aturiye abawubatse babubatse neza, kuko baryutse gusigaza umwanya hagati y'itafali n'irindi haba mu buduga hamwe no mu bucika umuryango w'uwo musarani na wo ukaba usize irangi era.

N'umusarani wo mu buhinga bwa none urafitaniye ishusho kubijanye n'amabara n'ahantu uri. Kubera ko uno musarani wose wowo ufise ibara ryera kandi harimwo n'amabara agomba kwera ari hijrya no hino ya hano hantu hari umusarani.

Mu kazu ka sugumwe hariyo indobo isa n'urwatsi rubisi ikaba ibikwamwo amazi, n'ubwo arako mu buhinga bwanone bigaragara ko haheze imisi myinshi aho hantu harubatswe.

ikibuga cumupira uyu munsi kiri ko kirabera ko inkino abantu benshi abatama abagore ndetse nabana uyu munsi bari bahigereye kugira ngo bihera amaso ibirori vyumupira umenya ko ibirori ubu tuvugana bitari bwarangire

Inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye, indani hari intebe zisizwe irangi ritukura, ibisakazo navyo akaba ari amabati, hariho n'ikarata yerekana umubumbe w'isi.

uyu mushinge n'inonzu birakomeye ibyo tubivuga kubera ko bubakishijwe amabuye izimpume nazo gituma two kwemeza ko zikomeye ni muburyo bw'uko zubakishijwe amatafari ahiye kandi ubirabishije amaso ababyubatse baragerageje gutandukanya itafali n'irindi haba mu duga canke mu makika

Ubuzu bwa sugumwe buragaragara ko kuri ino nyubakwa bwitaweho. Ubwo buzu bwa sugumwe bukaba bwubakishijwe amatafari ahiye, aho twovuga nko ku mpome. Imyango yabwo na yo ikaba ari iy'ivyuma kandi ikaba isize amarangi yera.

Aba bana b'imiyabaga bagizwe igiti giri nyamwishi ari igitsina gore, bakaba bari bicaye ku ntebe, ubwo iyo ntebe yari ahantu hari ubwati butotahaye nico cari catumye bishimira aho hantu.

Iyi nyubakwa ni nyubakwa y'akarorero kandi isa neza. Ni mu gihe impome zino nyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye ,ibisakazo navyo amatangi akaba araye ivyuma, hejuru akaba ari amabati ,ibi bikaba bizoyifasha kuramba.

Nk'uko bigaragara abanyeshure n'abakobwa barishimiye imyimenyerezo ngorora mubiri .Ni mu gihe ku kibuga usanga rimwe na rimwe abakobwa batishimiye gukinana n'abahungu ariko rimwe na rimwe iyo banezerewe cane hari igihe n'abakobwa bayisangamo.

amatafari yo mu bwoko aturiye niyo yubatse ico kigo hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima ibara ryakoreshejwe ahanini mu gushariza aho hantu akaba ari ryera

Uwo ari yipfumbereje yambaye inshati y'igitenge hamwe n'amarori yagaragara nk'umugenduzi yaje kuraba ingene umwigisha abikora iyo, ariko atanga ubumenyi wo gukora umuyaga nkuba.

nk'uko biri indani harasize neza kandi haratereye akaba harimwo intebe abantu bicarako harimwo n'aho umuntu ashobora gukarabira akaba harimwo n'amakarata amadirisha na yo akaba ari ayivyuma n'ibiyo

Inyubakwa yubakishijwe amatafali aturiye ayo na yo mu kuyagerekeranya bakaba bifashishije isima ivyo na vyo bikaba vyarabaye vyiza, kubera ko wubahirije umwanya hagati y'itafali n'irindi haba mu buduga ca a nkemu ubukika.

Abari bari aho hantu bari bambaye imice ku biri aba mbere nabari bambaye impuzu zera hamwe n'izirabura aba kabiri nabari bambaye impuzu zisa n'ubururu twamenyesha ko aho hantu hasi hari hasize isima.

Iyo nyubakwa yari yubakishijwe amatafari aturiye kubera bayaturiye yaciye afata irangi rigomba gutukura ibindi navyo bisharije twovuga nk'irangi gera kuko n'iryo ryari rigaragara cane.

Icumba co gukarabiramwo ni icumba gitunganijwe neza. Mwomenya ko iki cumba bashoboye kugishyiramwo intebe umuntu ashobora kwicarako ndetse n'amabombo. Iki cumba, inyubakwa yaco yubakishijwe amatafari aturiye.

Iyo nyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi hakaba hariho isima. Abafundi bakoze aho hantu bakaba babikoze neza kuko barubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi haba mu bukika canke mu buduga.

Iyi nyubakwa iragaragara ko yubatswe mu buhinga bwa none aho twovuga ko nk'abafundi bubatse anomatafari bayubatse neza kuberako baragerageje gusiga umwanya hagati n'uyundi, kandi iyo myanya ikaba ingana.

Ikiho kigo c'imyumbwnsi cari catonzwemo n'abanyeshure babiri abo nabo bakaba bariko bifashisha ibikoresho bikurikira aho nuvuga imashini nyabwonko hamwe n'igikopo kiba kirimwo bimwe bimwe bakoresha mu gufatisha ikintu n'ikindi.

Iyo nyubakwa yaribereye ri mugihe indani hariho intebe umuntu ashobora kwicara ko irange ryakoreshejwe aho hantu ahanini rikaba ari igera impome na zo zikaba subakishijwe amatafali aturiye.

Amatafari ari ku biharuro bimwe niyo vyubatse iyo nyubakwa, twobamenyesha ko ababikoze, baributse gutandukanya itafari n'irindi, haba mu buduga canke mu bukika, bakaba baragerageje gusiga umwanya ungana.

Murico kigo igihe twinjirayo twahasanze abantu batatu nibo baboneka ko bari mu bikorwa abo nabo kiretse umwe yari yambaye ishati yera abandi bo bari bambaye imipira, bose ico bahuriyeko bari bambaye udupfukamunwa.

Impome z'ico kigo kikaba cubakishijwe amatafari aturiye. Ayo matafari na yo akaba yagerekeranijwe hakoreshejwe isima. Umuryango n'idirisha vy'ico kigo bikaba ari ivy'ivyuma hasi naho hakaba hasize irangi ryera.

inyubakwa yagenewe kubikwamwo ibitabo ikaba yubakishijwe amatafari hamwe nisima icadutangaje n'uko twabonye imatera ibitswe ahantu hagenewe kubikwa ibitabo

aya namwe mu mashusho abayobozi canke abarezi bakunda gushira mu mashure y'umwaka wa gatanu canke wa gatandatu ayo mashusho akaba kenshi na kenshi abafasha mu kumenya ukuntu amaraso atembera mu mubiri

Ikarata ishushanya ukuntu afurika imeze ni ikarata bagomvye gushira mw'isomero kugira ngo kumbure ifashe abanyeshure kugira ngo bamenye amerekero y'isi ikarata ikaba iri ku ruhome rw'amatafali aturiye.

Ivyo biro bisanzwe bibikwamwo ibitabo twahasanze hubakishijwe amatafali aturiye hakoreshejwe isima mu kugerekeranya ayo matafali hari ibikoresho bimwe vyari bipfutswe n'igitambara c'umuhondo.

Muri iryo somero harimwo amakarata menshi y'imfashanyigisho kugira ngo abanyeshure bige neza ikarata yari hejuru ni iyiranga umubumbe wa Afrika mwomenya ko iryo somero ryubatswe n'amatafari aturiye.

Iri isomero ry'ibitabo, n'isomero bigaragara ko, hashobora kuba harimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye. Ikinezereye, kuri rino somero, n'uko batabibitse mu kajagari. Ikindi na co, uwaryubatse na wene, yaryubatse mu buryo bwa none, kuko ryubatswe n'amatafari aturiye.

Amakarata amwamwe. Nk'iyiranga ukuntu amaraso atembera mu mubiri, nivyo twasanze vyashizwe mw'ishure. Ivyo navyo bikaba bifasha mu gihe abanyeshure bariko bahabwa ubumenyi.

Ikigo c'amashure cubakishijwe amatafari aturiye kikaba gisakashwe n'amabati na ho amabara yakoreshejwe mu gushariza co kigo impome n'ibara ryera na ho imiryango akaba aribara isa n'ubururu.

Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari aturiye akatiitafaali ni rindi akaba ali isima ikaba isakitwe n'imibala gyeera ebisakaazo navyo akaba ali amabaati emigango nayo ni yibiti.

Indani mur' iyo nyubakwa, twasanze imeza ,umutaka hamwe n'ibindi bikoresho, hasi naho hakaba hari hasize isima ,uruhome rwaryo nagwo hakaba gwari rusharijwe n'irangi ryera.

Izo nyubakwa z'amashure shingiro zuwakishijwe amatafari aturiye n'amadirisha y'ivyuma, ndetse n'amabati zigaragara nkizishaje, kuko bimwe bimwe mu bikoresho vyakoze aho hantu biramaze guhindura amasura.

Ico kigo c'amashure mato mato, kikaba cubakishijwe amatafari aturiye, amadirisha akaba ashajijwe n'ibara ryera, kandi akaba ari ivyuma hamwe n'ibiyo.

Urwo ruhome rwubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima rwari ruryamyeko ikintu kikaba cari canditsweko ibiharuro kuva ku mirongo ibiri na rimwe, ibiri na kabiri, ibiri na gatatu, ibiri na kane, ibiri na gatanu, ibiri na gatandatu, ibiri n'indwi, ibiri n'umunani, ibiri n'icenda hamwe na mirongo itatu na mirongo ine bikaba vyari vyanditswe mu rurimi rw'igifaransa.

Amabaraza y'ico kigo, yose afashwe n'ivyuma. Imishinge na yo ikaba yubakishijwe amabuye. Ibisakazo na vyo akaba ari amabati. Hakaba hari hariho, ubwatsi butotahaye, bugize ico kibuga c'aho hantu.

Ico kigo c'amashure kirashajije uruzitiro rwaco rukaba ari ivyuma amabara agisharije ahanini ibara rigaragara cane rikaba ari iryera.

Abo banyeshure twasanze aho hantu, nta n'umwe aba yambaye umwambaro usa n'iyuwundi, nabo bakaba batereka imishatsi, urubaho basanzwe bandikako rukaba rufise ibara ryirabura.

Muri iyo somero hakaba hari harimwo ntebe zibiti, hasi naho hakaba hari hasizwe isima, impera ku bibambazi hakaba hari hasizwe irangi ryera. umuryango n'amadirisha vyaryo bikaba ari ivyuma kandi bikaba bisizwe irangi risa n'ubururu.

Ico kigwati kirimwo inzu nyinshi zubakishijwe amatafari aturiye kandi zisakajwe amabati inzitiro zaho na zo akaba ari amatafari ariko imiryango yo kwibabara ikaba ikozwe mu vyuma.

Ukihashika usanga amazi ari mu ndobo ateretse ku ntebe begamira. Ico kigo na co kikaba ahanini gisharijwe hakoreshejwe irangi ryera. Na co kikaba gisakajwe amabati.

ico kigo c'ishure shingiro kiri mu gihugu hagati kikaba gishaje. Naco kikaba cubakishijwe amatafari aturiye ariko kandi nta miryango iriko, amategura ni vyo bisakazo vy'ico kigo.

Ikigo kikaba cubakishishijwe amabuye, ayo mabuye nayo akaba asizwe irangi ritukura, hambavu yaho ayandi marangi asharijwe ico kigo n'ibara ryera n'irindi rigomba gusa n'ubururu.

inyubakwa z'ico kigo c'amashure zikaba zubakishijwe amabuye. izindi nazo zikaba zikozwe mum'amatafari. kikaba kiri hande y'ibarabara. ukihashika usanganirwa n'ibiti bisanzwe bisahiriza m gutanga umuyaga.

Iryo somero, intebe zose zirimwo zikaba zikozwe mu biti, rikaba ryubatswe n'amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi, akaba ari isima, hagati naho hakaba hasize.

Ikigo c'amashure y'intango. Ibisakazo vyose ni amabati. Ikibuga caho ni kinini kandi abanyeshure baho, umwanya w'akaruhuko k'isaha zine n'inusu, baba bishimiye gukinira aho hantu.

Kuri ico kigo tukihashika twasanganiwe n'umugabo yari yugamye agatutu munsi y'igiti ,hakaba umuryango munini wari wugaye aho hantu akaba wari uw' icuma ,nazo hakaba harimwo izigeretswe kandi zisakajwe amabati.

Umunyeshure umwe niwe yari gukora imyimenyerezo umwigisha yari yabahaye. Iyo nayo akaba yariyo kumenya guteranya ugenda usambura ikiharuro kimwe kimwe . Akarorero igiharuro icenda guteranya umunani.

Inyubakwa isanzwe itegurirwamwo ibifungurwa yubakishijwe amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima. Imiryango n'amadirisha vy'iyo nyubakwa bikaba ari ivy'ivyuma. Ibisakazo na vyo akaba ari amabati.

Ico kigo gisanzwe cigisha ururimi rw'abaragi, kikaba kiri mu gihugu kibanyi c'Urwanda, kikaba cubakishijwe amatafari hamwe n'isima. Ikihakubwira usanga hariho urupapuro rubamvye ku ruhome kandi rwanditse mu rurimi rw'icongereza.

Umutaka usa n'ibararitukura imeza intebe ibikoresho bifasha imashini nyabwonko mu gusohora inzandiko ni vyo twasanze muri ico kibanza ku mpome na ho hakaba hari hariho ikarata iranga umubumbe w'isi.

Iyo nyubakwa isanzwe yubakishishwe amatafari aturiye imiryango n'amadirisha bikaba ari ivyuma ibisakazo na vyo akaba ari amabati ibara barisizeko akaba ari igera.

Ubu kikaba cubakishishwe amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi hakaba hari harimwo isima. Ibisakazo navyo akaba yari amabati. Imbere yaho hariho ikibuga naco kikaba gishashwe n'amabuye.

Uruhome rw'iyo nyubakwa rukaba gubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima ibara ryera n'iryo bakoresheje mu gushariza iyo nyubakwa twasanze icyapa cyanditswe ko ibintu ku mutwe ari icongereza.

Ico kigo c'amashure kikaba gifise ubuzu bwo kwihagarikwamwo bubiri nabwo bukaba bwubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hari harimwo isima amabati n'ivyo bisakazo vyakoreshejwe aho hantu.

Ibiro vy'umuyobozi bikaba vyubakishijwe amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima; na vyo bikaba bisakajwe amabati. Ibara ryo gushariza ahantu na ryo bakaba basize iryera.

Nta kintu kinezeje nko kubona intebe abanyeshure bicarako zifise irangi rimwe aho twovuga ko aha bazihaye irangi rigomba gusa n'amaraso, impome naryo ziri somero zikaba zubakishijwe amatafari ibisakazo navyo bikaba ari amabati.

Umuryango wiyo nyubakwa ukaba ari uwamatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, umuryango na wo ukaba ukozwe mu vyuma n'ibiyo, hasi y'iyo nyubakwa hakaba hasizwe.

Ikibuga co gukiniramwo imikino uyu musi bigaragara ko baza gukina imikino y'akamari, iyo mikino nayo ikaba ikora ibiharuro nko gutomboza, ivyo biharuro abashobora gutomboza bokoresha ni gatatu, gatanu, rimwe, icenda, kane.

Kuri ugwo ruhome gubakishizwe amatafari aturiye wasanga amashusho y'ibintu mu bitandatu ivyo navyo akaba ari umupira w'amaguru ikaramu intebe begamira igitabo igiti hamwe n'agacamurongo

ababyeyi batunze abana b'imiyabaga bogerageza kuza barabatahura mumenyako iyo abana rimwe na rimwe bagiye muri siporo kwishure canke n'ibindi bikorwa maze bakabona amabara asanurwatsi rubisi nayubururu ndetse nayandi keshi birabasamaza maze bigatuma babanza kwibagirwa ibyo bari bagiye gukora

kw' ishure shingiro hubatswe mu buryo bwa kija mbere aho naho twovuga nko mu buryo bw'amatafari hamwe n'amadirisha y'ibiyo abanyeshure baho nabo baberewe kubera ko bambaye imyambaro isa

Umutaka hamwe n'imeza intebe yo kwicarako ndetse n'igikoresho c'ikorana buhanga nivyo bashoboye kubona muri iyo nzu, iyo nzu nayo ikaba yari irimwo itara uruhome rwayo rwari uruhome rushajije cane.

shule mato yubakishijwe amatafari aturiye ayo mashire akaba asakajwe n'amabati imbere y'iryo shure tukaba twohasanze ibendera ry'igihugu naryo rikaba rigizwe n'amabaraa atukura ayera hamwe n'irisa n'ukwati rubisi

muri iryo somero intebe zose zirimwo n'izibiti hasi naho hakaba hasizwe isima urubaho na bwo rusizwe irangi yirabura impompe nazo n'irangi ryera

Murico kibanza harimwo intebe nazo zikaba zigizwe n'ibihimba bibiri, igihimba gikozwe mu biti n'ikindi gikozwe muvyuma, imbere hari handitsweho umwimenyerezo abanyeshure bari bakoze bakaba bari bamaze gutaha.

Ikigo cubatse neza kuko cubakishijwe amatafari. Ibara ryakoreshejwe mu gushariza impome akaba ari ibara ryera. Naho ibisakazo na vyo akaba ari amabati bimwe bimwe bikaba bisizwe irangi ritukura.

Ikigo c'amashure imbere harimwo intebe, inkoni, hamwe n'agacamurongo kari mw' irangi ritukura. Hasi hakaba hari hasize isima. Ku ruhome naho hakaba hari hubakishijwe amatafari.

Icadushimishije twasanze hariho ubwatsi butotahaye, amabara agaragara aho hantu akaba ari amabara y'umuhondo, ayagomba gutukura n'ayagomba gusa n'urwatsi rubisi iyo nyubakwa nayo ikaba yarisakajwe amabati.

Amashure y'imyuga yubatswe n'imiryango isizwe amarangi y'ubururu hamwe n'amabati ku ibaraza ryayo mashure hakaba hafashwe n'ivyuma basize irangi ry'ubururu.

Ukuntu hantu habereye, ku mvo z'ukuntu impome zose ari zine zisize irangi rimwe n'idirisha rigaragara neza. Intebe nazo zikaba zihagaze neza kandi zikaba zifise amaburo y'ivyuma. Umuntu nawe yaciye ahashira ikibaho wogira ngo naho abanyeshure bazigira.

Ishure shingiro ririmwo intebe zakozwe mu biti nazo zikaba zifise ibihimba bibiri, igihimba gikozwe mu biti n'ikindi c'icuma gisize irangi risa n'urwatsi rubisi.

Ishure shingiro ryubatswe neza ni mugihe ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rikaba risakajwe amabati. Abanyeshure baho bagiye kwiga bambara imyambaro isa.

Izo nyubakwa z'amashure shingiro, zibakishijwe amatafari mu mpome, zikaba zishakajwe amabati. Amadirisha n'imiryango navyo akaba ari ivyuma n'ibiyo, imbere yaho hariho ikibuga aho abanyeshure bakinira mu gihe c'akaruhuko k'isaha zine n'inusu.

Inyubakwa z'amashure zubakishijwe amatafari aturiye. Mu gusakara naho bayasakaje amabati. Ibara bakoresheje mu gushariza ayo mashure, akaba ari iryera. Imbere y'ayo mashure hari igiti, cageneweko kumanikako ibendera.

Ikigo c'amashure cubakishijwe amatafari ahiye kikaba gisakajwe n'amabati, imbere yico kigo hariho ubwatsi butotaye ni muntumbero yo kugirango abanyeshure baronke aho bazicara basohotse bagiye mu karuhuko ka sayine.

Ikigo c'amashure kirakomeye kandi kirasharije, aho twovuga mu buryo bw'inyubako aho bakoresheje amatafari ,ahiye kandi abafundi bari babizi kuko barubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi , mu gushariza naho barashizeko irangi ryera gusakara naho basakaje ibisakazo arivyo amabati

Ikibanza kirimwo ubwatsi butotahaye, ico kirimwo ivyuma ahanini bigizwe n'ibara ry'ubwatsi rubisi, ubururu, amaraso ndetse n'ayera kugirango abenshi bahakorere imyimenyerezo ngorora mubiri.

Iki kigo c'amashure ni ikigo twovuga ko kiri mu bigo biteye imbere n'ubwo tutabashije kumenya ivyo bakoresheje mu kwubaka impome ico kigo kikaba gisharije n'ibara ryera kandi iruhande yaho hakaba hari ikibuga abanyeshure bashobora kuba bokiniramwo mupira.

Ico kigo abacubatse bakaba baragerageje kubahiriza ibidukikije kuko igihe twahasanga hari ikigazi hakaba hari hariho n'ibindi biti bisahiriza kugirango haboneke umuyaga.

Iri shure ry'intango rirasharije kandi rirakomeye, aho twovuga mu buhinga bw'ukuntu baryubatse kwari ubuhinga bwa none mu gihe bakoresheje amatafari aturiye, mugusakara naho bakaba basakaje amabati.

Inyubakwa y'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye aho twovuga abarenganye ishure shingiro, ni inyubakwa yubatswe neza. Ikaba yubatswe n'amatafari ahiye. Imyango n'amadirisha vyayo bikaba bisize ibara ryera.

Iyi modoka ihagaze ngaha irafitaniye isano kukintu cose kiri hano. Aho twovuga nk'amatara yayo atukura nayone hakaba hariho inyubakwa ifitaniye isano, ibara ryayo ryera naro rikaba rigomba gusa n'inyubakwa zose ziri ngaha.

Inyubakwa y'akarorero yubakishijwe amatafari aturiye. Nayo ikaba igeretswe kabiri. Amadirisha n'imiryango na vyo akaba ari ivyuma n'ibiyo. Uruhome rukingiriye iyo nyubakwa narwo rukaba rusharijwe n'ibara ryera.

Ico gicapo cari kibamvye kuri ugwo ruhome kibambishijwe ubuntu bugomba kwirabura kikaba cari kishushanijweko imashini nyabwonko mumenya ko uwo ari we wese aciye aho hantu arashobora kubona iyo.

Inyubakwa yo gutunganirizwamwo ibifungurwa n'inyubakwa yubatswe n'amatafari aturiye, amadirisha n'imyango nayo akaba ar'ivy'ivyuma. Ubiravye hariho uruhande rwamaze kwirabura kubera imyotsi.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari, imiryango n'amadirisha y'ayomashure akaba aray'ivyuma kandi akaba asize irangi rigomba gusa n'ubururu, ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kandi bakaba bayongeyeko iyindi nzu imwe uja hejuru. Ku nzu ya mbere hari aho batangirije n'ivyuma bazize irangi ritukura ikaba isakajwe amabati.

Amashure y'intango ameze neza mu gihe yubakishijwe amatafari aturiye, ibisakazo navyo akaba ari amabati. Imiryango n'amadirisha na vyo bikaba bikozwe mu vyuma n'ibiyo kandi bikaba bisizwe irangi risa n'ubururu.

umusore aboneka ko akiri muto ni we ari mu kigo c'ubushakashatsi mbere y'iwe akaba hariho imashini nyabwonko yirabura ndetse na terefone hamwe n'ikintu cyirabura abikamo ibikoresho byiwe

Ishure ry'intango yubakishijwe amatafali aturiya iinonyubaka iragaragara neza kubwo ukuntu abapfundi bavyitwararize uhu gusakara kwanoma bati na ko nyene kuratoma igaragara neza ibi, kandi bizotuwa.

Intebe z'ibiti hamwe n'akabati kabikwamwo ibitabo vy'umwigisha nivyo bisanganira umuntu iyo yinjiye muri iryo shure shingiro. Mumenya ko bigaragara uravye hasi ko iryo shure shingiro rishobora kuba rimaze iminsi rititabwaho. Ni mu gihe n'aho bubatse hasi hatagaragara neza.

Kwishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye rikaba risakajwe amabati abanyeshure baho bari banezerewe kuko bari bashitse mu mwanya w'akaruhuko ibendera ry'igihugu na ryo rikaba yari ririmwo rihungabana.

Muri ico kigo harimwo umwigisha yateretse umushatsi, yambaye impuzu irimwo amabara yera nay'irabura. Imyimenyerezo yari gutanga yari iyo kumenya gucagagura. Akarorero ryari ijambo ubukene.

Ikikigo c'amashure ni ikigo gitunganije neza aho twovuga mu gihe co cagerageje gushiraho ivyororwa, maze n'uburimyi ibi rero bikaba bifasha mu gihe umwagisha aba, ariko arigisha ikirwa co kwihangira imirimo.

Aho kurizo nyubakwa zifise amabara yea na yatukura twahasanze imodokari y'amapine ane nayo nyene ikaba iri mw'ibara rigomba kwera aho naho ikaba yar'ihagaze, imbele y'izo nyubakwa.

Kuri ico kigo c'ishure shingiro, hariho imirima y'ishure irimwe mwo imboga, inyubakwa nazo zikaba zubakishijwe amatafari ,ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Iyo nyubakwa yubakishijwe amatafari akozwe mwisima ikaba isakajwe amabati isharijwe n'amabara yera uruzitiro rwayo nago nisenyenge hamwe n'ibiti.

ico kigo c'amashure kikaba cubakishijwe amatafari aturiye ,ivyuma bifashwe amabaraza na vyo bikaba bisizwe irangi risa n'ubururu ,ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Iyo nyubakwa igeretswe rimwe, ikaba isizwe irangi ryera n'iryo ryakoreshejwe mu gushariza aho hantu, ibisakazo na vyo akaba ari amabati ,iruhande y'iyo nyubakwa hariho ikibuga kitari gito.

Ico kigo c'amashure uhashitse usanganirwa n'ikibuga abanyeshure basanzwe bakorerako imyimenyerezo ngorora mubiri ,ikindi naho uhasanga ni ibendera ry'igihugu c'uburundi ,na ryo rikaba rigizwe n'amabara atatu ,aho twovuga iryera, iritukura hamwe n'irisa n'urwatsi rubisi.

Ivye shure yubakishijwe amatafari aturiye hakoreshejwe isima mu kugekeranya ayo matafari igihe twinjira muri ico kibanza nta mwigisha canke umunyeshure twasanze, kubera yuko twasanze ivyandiko vyanditse ku ruhome wiryoshure.

Isaha mu kiyo cayo yera kandi y'urushinge, ibikoresho bikoreshwa mu gucapa, amashushanyo nivyo biteretse ku meza kugira ngo bikunde umwigisha aze kuvyifashisha mu kwereka ibikenewe abana.

Amashure y'intango yubatswe n'amatafari aturiye. Imiryango n'amadirisha navyo bikaba ari ivy'ivyuma. Ibisakazo vy'iryo shure akaba ari amabati.

Nkubwo twagera muri co kibanza twasanze abantu bariko barategura twamenyesha ko intebe zari ziri munsi y'ibiti imodokali zibiri nizo zari ziparitse aho hantu.

Ani co cumba c'ubushakashatsi aho twahasanze imashini y'nyabwonku nyinshi zidafise abariko barazikoresha hakaba hari umuntu umwe imbere yiwe hakaba hariho telefone ngendanwa wo na we akaba yari arangamije mu kiyo ki yo mashini iimbere yiwe.

Uwari yatekeye ikivumvu yari yabyitwayemo neza kuko hejuru rwari urunyuragirane rw'imigozi nayo ikaba yari irenze ku ishashi igomba gutukura kikaba cyari giteretse ahantu hari igitutu.

Ikigo c'amashure c'ubatswe na matafari bakaba bagisakaye bakoresheje amabati ,ukihashika usanganirwa n'ibendera ry'Igihugu c'Uburundi, ndetse n'igiti kiri imbere yivyo bigo vy'amashuri.

Ico kigo c'amashure cubatswe ahantu mu kiyaya kikaba gisakajwe amabati impome nazo akaba ari amatafari ibara risharije ico kigo na cane cane amabati akaba ari irigomba gusa n'amaraso.

Abanyeshure bambay' impuzu zisa bicaye ku ntebe bariko barakora ikibazo, umw' umwe wes' afise igipapuro cera imbere yiwe n' ikaramu, hari n' unwarimu yambay' ishat' itukura arikubacunga, abafasha kuco badasobanukiwe kugir' ikibazo kigende neza, inzu y' ubakishijw' amatafar' ahiy' ifis' amadirisha manini kumpand' atang' umuc' ukwiye.

Har abayeho uwonararibonye mu kwubaka iyo nyubakwa, kuko ihagaze neza yubakishijwe amatafali aturiye na yo bakaba bifashishije isima hagati y'itafali n'irindi isakarishijwe amabati, kandi mu kuishariza bakoresehe eje irangi gera imbere y'iyo nyubakwa hari ikigazi kiciri gitoya.

Ivyo biro vy'uwo muyobozi bikaba vyari bisharijwe n'ibara ryera kandi vyubakishijwe amatafari aturiye umuryango na wo w'ivyo biro akaba ari uw'ivyuma hamwe n'ibiyo hejuru naho hakaba hari hasakajwe amabati.

Kirashakije kandi kirabereye. Ni mu gihe iki kigo cubatswe n'amatafari. Amabara yakoreshejwe mu gushariza kino kigo ni amabara yera hamwe nay'ubururu. Ibigira kandi kino kigo ciza ni uko iruhande y'aho hari igiti gifasha kandi kigasahiriza mu gutanga umuyaga.

Imashini nyabwonko, intebe z'ibiti nivyo abanyeshure batatu bariko bakorerako kugira ngo bimenyereze ivyo bari bahawe. Bamenya ko aho hantu agasima bahasize kariko kararangira.

Urwo ruhome rwubakishijwe amatafari, uhasangwa amashusho y'ibintu bitatu. Ishusho ya mbere ni iyigaragaza inzu. Ishusho ya kabiri ni iyigaragaza ahantu bata umwanda. Ishusho ya gatatu ni iyigaragaza akayabu, iyigaragaza icupa n'iyigaragaza indobo. Ishusho ya gatanu ntitwashoboye kuyimenya.

Ico kigo cubatswe mu buhinga bwa none. Aho twovuga nk'amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima. Ibisakazo vy'ico kigo, navyo akaba ari amabati.

Ikigo c' ishure gifis' ikibuga kinini cane kirimw' ibiti vyinshi, haruguru y amashure har' ibiti bibiri bifis' amasham' asanzaraye har' igitutu munsi yavyo har' imodoka zibiri, hepfo har' amashur' afis' uruzitiro rw' ivyuma bis' ubururu, harimwo n' ibikinisho vy' abana, inyuma yayo har' ibiti birebire bisumb' amashure.

Umunyeshure yambaye umupira ugomba gusa nurwatsi rubisi ni umunyeshure agomba gusa nkuwuzi ivyo arimwo ni mugihe afise ikaramu muminwe aho abandi muri kino gihe ushobora gusanga bafise ibindi bintu kuruhande.

Ikigo c'ishure twovuga ko giteguye neza. Ni mu gihe bigaragara ko barimye imboga ndetse bakorora n'ubundi bworozi. Ivyo navyo bikaba bifasha mu gihe umwigisha agomvye gutanga ubumenyi ku bijanye n'icigwa co kwihangira imirimo.

Ico kigo nka cose gisizwe ibara ryera kikaba gisakajwe n'amabati ugishika ku kibuga usanganirwa n'ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi na ryo rikaba rigizwe n'amabara atatu aho naho ni iryera irisa n'ugwatsi rubisi hamwe iritukura.

Iyo nyubakwa igeretswe kabiri, ikaba yari yubakishijwe n'ibikoresho nyamukuru. Ivyo navyo akaba ari ibi: amatafari aturiye, ivyuma, amabati basakaje. Iyo nyubakwa ikaba yari ishajijwe n'amabati yera.

ibigo vyamashure birakomeye kandi birasharije, aho twovuga mu bigo vyubakishije amatafari aturiye, ibisakazo navyo bikaba hari amabati, hambavuye aho hakaba hariho ivyatsi vyiza kandi bitotahaye.

Ikintu cose kiraha hantu kirafitaniye isano n'ikindi aho twovuga nko ku ntebe. Izi ntebe zose zirafitaniye isano mu gihe hari ibara ry'ubururu zihuriyeko ndetse n'irindi bara rigomba gusa n'amakaki aho rero ntitwavuze kuri zino nyubakwa z'umuhondo n'ibindi.

Ishure ry'intango harakenye inyubakwa. Nk'uko twagerageje kuvyibonera, inyubakwa ziboneka ni imwe. Ariko iyo nyubakwa n'ubwo ari imwe, ni inyubakwa yubatswe yitaweho. Mwomenya ko iyo nyubakwa yubatswe n'amatafari ahiye ndetse akayisakaza amabati.

Inzu yubatse. Yubatse neza kubera ko amabara yayo aracanze. Harimwo ibara ryera, harimwo ibara ry'ubururu, harimwo irisa n'ugwatsi ribisi. Uyu muntu ari musi yayo agiriwe amahigwe mabi bakaba batayikomeje yomugwako.

ikigo c'amashure kimeze neza kandi kirasharije n'ubwo tutabashije kumenya ibyubatse runo ruhome rwera turibaza yuko rushobora kuba gubatswe n'amatafari ikindi na co nuko imyango n'amadirisha biri kurino nyibakwa ari ibyuma ibyo bikaba bizoyifasha kuramba

icamashure kirasharije kandi kirakomeye kuberako cubakishijwe amabati ivyuma bisa n'ubururu vyo navyo bizotuma kumbure aramba uwiyumviriye nawe kudatema kino giti na wene yagize neza kuko igiti kirasahiriza ku bijanye n'o gutanga umuyaga

Ishure ryari yubakishijwe amatafari aturiye abafundi bubatse baryubatse neza kuberako barubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi. Mwomenyako idirisha ry'iyonyubakwa ryari iyibiyo kandi harimwo n'ivyuma.

Ico kigo muri rusangi cubakishijwe amatafari aturiye. Ibara ryakoreshejwe mu gushariza ico kigo na ryo rikaba ar'iryera. Ibisakazo navyo akab'ari amabati. Imbere y'ico kigo ,ukunda kuhasanga umuduga wera uhahagaze.

Icyumba kigomba gikorerwemwo inama kiramaze gutegurwa aho twovuga ko intebe zitari zike bamaze kuzipanga neza muri izo harimwo izisa n'ubururu izisa n'u rwatsirubisi ndetse n'izisa n'umuhondo.

Intango yubakishijwe amatafari ,amadirisha nayo akaba ari ay'ibiti ,ibisakazo navyo akaba ari amabati ,ugishika aho hantu usanganirwa n'ubwatsi butotahaye buri mbere y'ayo mashure.

iki kigo c'ishure ni kimwe mu bigo bigaragara ko biteye imbere, aha twovuga ni mu gihe tubona ko harimwo intebe zirenga cumi, kandi amadirisha y'ico kigo akaba ariko n'ivyuma, hasi naho hakaba hasize neza.

Izo nyubakwa zikaba ziri ahantu mu kiyaya, aho naho hakaba hariho ibiti bitanga umuyaga. Zikaba zubakishijwe amatafari aturiye. Ibisakazo navyo bikaba ari amabati.

Izo nyumakwa zishura shingiro zikaba zubatswe n'amatafari aturiye ibisakazo na vyo akaba ari amabati imiryango n'amadirisha na vyo bikaba ari ivyo ivyuma n'ibiyo bikaba bisizswe irang i risa n'ubururu.

Isaha y'urushinge ndani mu kiyo ikaba yera ibikoresho bakoresha mu gucapa amashusho aho ni inyabutatu canke urukiramende nivyo vyari biri ku meza y'umwigisha.

Ikigo c'amashure nticitaweho. Ni mu gihe bigaragara ko impome n'ubwo zubakishijwe amatafari aturiye ndetse n'amadirisha akaba yari ay'ibiyo bubakishije ubwa mbere na mbere, ubu kikaba gishaje kandi ata muntu n'umwe acitayeho.

Iryo somero, intebe zose zirimwo zubakishijwe ibiti. Hasi naho hakaba hasizwe isima. Uruhome narwo akaba ari urwa amatafari. Idirisha naryo rikaba ririko ibiyo kandi riratanga umuco wo hanze.

Ikigo c'amashure gisakaje amabati biragaragara ko gishobora kuba kimaze iminsi myinshi nubwo biri uko amarangi asa n'ubururu basize kuri ico kigo aracagaragara cane.

Iyi nyubakwa igeretse, ni inyubakwa yububatswe mu buryo bwa none aho twovuga mu buryo bw'uko bakoresheje amatafari aturiye uriko uraduga hejuru barashizeho ivyuma bisize n'irangi rigomba gusa n'amaraso kugira ngo kumbure ivyo vyuma ize bikingire umuntu ashobora kuba yokorokera hasi.

Muri rusangi ako kazu kasugumwe kari kubatswe neza, kuko kari kubakishijwe amatafari aturiye, bakaba barubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi ,haba mubuduga canke mubukika, ukaba wari usakajwe amabati.

Ntawari kugaya ko iryo shure ridashajijwe, kubera ko iryo shure ryari ryubakishijwe amatafari aturiye, hamwe n'isima. Ikindi naco, intebe zari ziri muri iryo shure, zari intebe zimeze neza, hasi naho hakaba hari hasize n'isima, amadirisha nayo akaba yari ivyuma n'ibiyo.

Ugishika usanganirwa n'imodoka yo mubwoko bwera iyo nyubaka na yo ikaba isherijwe n'amabara abiri igera hamwe n'iritukura 'ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Inyubakwa y'ishure shingiro irashaje iyo nyubakwa ikaba ifise intebe zitagira aho abanyeshure bandikira, umuryango w'iryo shure na wo ukaba warahombotse.

Ikigo c'amashure nk'uko bigaragara Ni ikigo c'amashure y'intango. Aho twovuga nk'amashure yo mumwaka wa mbere, mu wa gatatu canke mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro

Abanyeshure bo kuri iryo shure shingiro, bakaba bari bambaye impuzu zibaranga, ariko zikaba zari mu mirwi ibiri. Hari abari bambaye impuzu zisa n'irangi ryera, hamwe n'izirangi z'ubururu . Abandi n'abo bakaba bari bambaye impuzu zisa n'amakaki.

abanyeshure b'intango, aho twovuga abanyeshure bo guhera mu mwaka wambere kugera mu mwaka w'icenda w'ishure shingiro, nk'uko bisanzwe bizwi igihe c'isaha n'inusu barahabwa akaruhuko k'iminota cumi n'itanu, abanyeshure usanga bishimiye akaruhuko haba abo muwa gatandatu, muwa gatanu ndetse n'abandi bose bakora kuri ico kigo harimwo n'abarezi.

Uruzitiro rw'iyo nyubakwa rwubakishijwe amabuye. Izo nyubakwa zikaba zisakajwe amabati basize irangi igomba gusa n'amaraso imbere y'iyo nyubakwa akaba hariho ikibuga kinini.

Iryo shure harimwo intebe zikozwe mu bihimba bibiri: igihimba kimwe n'icigiti ikindi na co ni ic'icuma. Isize irangi risa n'ubururu hasi naho hakaba hasize isima.

Iyo nyubakwa ikaba yaririmwo intebe z'ibiti hamwe hamwe zisizwe amarangi asa n'ubururu nauo ubwayo ikaba yarisize amarangi abiri aho naho ni irangi ritukura hamwe n'iryera.

Intebe zo kwicarako n'akabati k'umwarimu nivyo bimaze kugaragara ahantu abanyeshure bo mu mashure mato mato bazoza barigira, mwomenya ko izo ntebe zateguwe neza kandi n'akabati nako nyene bakaba baragasize.

Inyubakwa ijejwe gutegurirwamwo ibifungurwa. Ikaba yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima. Ushitse aho hantu, uca usanga yaramaze kwirabura kubera imyotsi yama icako.

ikigo c'amashule ni kigo kili nyuma kikaba kiboneka nk'uko umengo nta bacitaweho ni mu gihe hejulu ibigisakaye vyasambaguritse impome nazo zikaba zingamye intebe abanyeshule bashobora kuba bokwicara ko bamenyesha ko ari intebe zidashemeye

Amatafari akozwe mwisima niyo atandukanya ayo mashure hamwe n'izindi nyubakwa z'abantu basanzwe aho iruhande y'ugwo ruzitiro hakaba hari intebe yashaje bari basize munsi y'igiti.

Ico kigo ahanini gisherijwe n'amabara abiri ,ibara rigomba gutukura ,n'irindi rigomba kwera ,abanyeshure bari bari imbere y'ijyoshure nkabiteguriye ikibazo.

ikintu kigo cizi nyubakwa cubatse neza kubera ko cubakishije amatafari ahiye amadirisha n'imyango z'ivyuma ibi rero vyerekana ko bizoshobora kuba bizoramba kuko n'ibisakaza nivy'amabati ntabwo ar'amategura

Iyo nyubakwa igeretswe rimwe ikaba isherishwe n'amabara yera ibisakazo navyo akaba ari amabati uhashitse usanga habereye kubera y'uko hariho ibiti bitanga akayaga.

Iyo nyubakwa uyirabiye kure amabara ahanini agaragara n'ayera ayagomba gutukura n'ayagomba gusa n'ubururu iruhande iyo nyubakwa hari sanzuye kuko hariho n'ikibuga umuntu ashobora guhagarikamwo umuduga.

Iyo nyubakwa yubatswe neza mu gihe yubakishijwe amatafari. Hasi h'iyo nyubakwa naho hakaba hasize isima; ivyuma bigize iyo nyubakwa kw'ibaraza usanga vyanikiyeko impuzu.

Ico kigo muri rusangi cubakishijwe amatafari aturiye kikaba gisakajwe amabati asize irangi ry'ubururu amadirisha nayo hamwe n'imiryango bikaba birimwo uruhande rumwe ivyuma n'ibiyo.

Ishure ryubakishijwe amatafari ,hamwe n'isima, ibisakazo navyo akaba ari amabati ,irangi bakoresheje mu gushariza ivyuma ,ni irangi ry'ubururu ,ku ruhome naho ni irangi ryera.

Umwana akiri muto yambaye impuzu yera imbere y'iwe hari amakaye ikaramu hamwe n'ibitabo bikaba biteretswe ku meza, biragaragara ko afise umwete kuko yariko arisubirishamwo atawundi muntu bari kumwe.

Ingwa zifise amabara y'ubururu ayera nayagomba gutukura ni zotwasanze muri akogakarato ako gakarato na ko umumwana umwe yaragatwaye agashiriye umwigisha kugira ngo yihemwo idakeneye.

Ikibuga c'umupira w'amaguru co kuri rino shure shingiro twovuga ko ari ikibuga kimeze nka ciza, kubera ko amashure amwamwe usanga afise ibibuga harimwo ibinogo ivyo navyo bikaba bitorohereza abanyeshure kuhakorera imyimenyerezo ngorora mubiri.

Ikigo camashure kiri muburyo bwanone, kuberako gisakaje amabati kikubakwa n'amabuye, ibi nibizogifasha kuba cokomera kumbure kikaramba, ibindi navyo nukukuntu bagerageje gushariza amabati yose asakaye inyubakwa iyariyo yose akaba afise irangi imwe.

Uwo mwigisha yambaye impuzu irimwo amabara yera n'ayiyabura akaba afise umushatsi mu mutwe ni we yariko yigisha aho yarahagaze imbere y'abanyeshure, ariko arabigisha gusoma indome.

Aha hantu harashajije kandi hameze neza ni mugihe tubona ko hari amabara acanze kandi atari amwe aho naho twovuga nk' amabara yera ayagomba kwirabura nayandi agomba kumera nk' ayubururu.

Iki kigo ni kimwe mu bigo twovuga ko bigezweho hano mu Burundi, kuko uriko urabiraba cubatswe ku buhinga bwa none, mu gihe impome zaco zubakishijwe amatafari ibisakazo navyo bikaba ari amabati.

Kuri iryo shure twinjiye twasanze hariho umunyeshure umwe ariko akora imyimenyerezo y'ibiharuro uwo na we akaba yari yamanitse ukuboko ku kibaho cirabura abandi na bo ntibabasha kugaragara.

Ikibanza cari kirimo imiduga yera hamwe n'iyirabura . Abantu n'abo bariko barahakorera inama, bayaga abiri. Aho bari bahagaze n'aho hakaba hari hashashe n'amatafari.

Iryo shure ryubakishijwe amatafari aturiye, rikaba risakajwe n'amabati. Rikaba rifise imiryango y'ubururu, iyo miryango nayo ikaba isa n'imyambaro abanyeshure baho bambara. Imbere y'iryo shure hakaba hariho igiti gifasha abana kikabaronsa umuyaga.

Amabara yera, ayumuhondo, nay'ubururu niyo mabara yakoreshejwe mu gushariza ikigo cishure shingiro womenyako ico kigo cishure shingiro gisakajwe namabati, amadirisha hamwe n'inzugi bikaba bisa nubururu kandi nivyivyuma n'ibiyo.

Ishure y'intango yubatse mu buryo bwa kijambere hakaba hakoreshejwe amatafari mu kuduza impome. Ibisakazo navyo akaba ari amabati, amabara yo gushariza hakaba hariho irigomba gutukura, iry'ubururu hamwe n'iryera.

Nk'uko bigaragara iyi nyubakwa ni iyakarorero kandi isa neza aho twovuga mu buryo bw'uko inakomeye kandi ikaba yubatswe n'amatafari aturiye amarangi bakoresheje mu gushaza ino nyubakwa akaba ahanini ari irangi ryera.

Inyubakwa yubatse mu buryo bwa none kuko igeretswe kabiri nubwo bigaragara ko ishobora kuba imaze imyaka myinshi ariko kandi bari bagerageje kuyishariza igihe bariko barayitegura ibisakazo na vyo n'amabaraza bashizeho amabati amadirisha na yo bashizeho ibiyo.

Intebe z'ibiti hamwe n'intebe imwe y'icuma nivyo vyagaragara muri iryo somero. Hakaba hasize isima hasi; impera hakaba hubakishijwe amatafari.

Inyubakwa yigiramwo abanyeshure bo mu mwaka w'icumi na kabiri, n'inyubakwa nziza, k'uburyo bw'uko ari iy'akarorero, iyo nyubakwa ikaba yubatswe n'amatafari aturiye, urugi rwayo, rukaba arugw'ivyuma kandi rukaba rusizwe irangi ryera.

Ishure y'intango ryubakishijwe amatafali aturiye. Kikaba gisakajwe amabati, amwe asa n'ubururu ayandi nayo afise ibara rigomba kwera. Abanyeshuri baho bambaye imyambaro isa kandi baraberewe.

izo nyubakwa zose ico zihuriyeko zubakishijwe amatafari aturiye kandi hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima imwemurizo ibisakazo vyayo bigomba kumera nk'amategura ariko si yo kandi ikaba imanitswe ko inkengeri y'icuma

ico kigo c'amashure kikaba cubakishijwe amatafari aturiye kikaba gisakajwe amabati hande yaho uyishika busanganirwa n'ibiti bisanzwe bitanga umuyaga ku bantu ba bafise ubugwayi

Iyonyubakwa y'ikomine ya ngozi ikaba igeretswe rimwe, imiryango n'amaririsha vy'iyonyubakwa akaba ar'ivyuma n'ibiyo nayo ikaba isharijwe n'amabara asanzwe agize ibendera ry'igihugu c'uburundi akaba ar'iryera, iritukura hamwe n'irisa n'urwatsi rubisi.

ico kigo kikaba cubatswe n'inyubakwa igeretswe kabiri ikaba yubatswe impome hakoreshejwe amatafari ukihashika usanganirwa no guhungabana kwibendera k'igihugu c'uburundi na ryo rikaba rigizwe n'amabara atatu irisa nu rwatsi rubisi ry'amaraso hamwe n'iryera

Amashure mato mato yo kurwego rugira kabiri ari muri Kanyosha yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakaje amabati, ukihashika kwirembo usanga umuryango waho ari aruwivyuma.

Uko iciza nyubakwa kikaba kubakishishwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima umushinge wiyo nyubakwa na wo ukaba ari uwo amabuye hose hakaba hasakajhwe amabati.

Inyubakwa y'ishure iri mu gisagara ca Bujumbura, ikaba yubakijijwe amatafari aturiye, naho umushinge wayo ukaba ari uw'amabuye. Umuryango n'amadirisha ni ivyuma.

Mur'iyoshure hari harimwo ingoma n'imirisho, kurubaho gwirabura naho hakaba hari handitsweho ibintu bari bahaye abanyeshure baza gukora, hasi naho mur'iryosomero hakaba hari hasizwe isima.

Iyo nyubakwa ikaba yubakishwe amatafari aturiye, hagati y'itafari nirindi akaba ari isima ibisakazo navyo akaba uruhande rumwe aramategura ,urundi narwo ari amabati.

Ico kigo c'amashure, uruzitiro rwaco rw'ubakishijwe amatafari aturiye. Ukihashika usanganirwa n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi, na ryo rikaba rigizwe n'amabara atatu. Akaba ari iritukura, iryera, n'irisa n'urwatsi rubisi.

Ikigo c'amashure kikaba cubatswe n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hari isima. Ibisakazo na vyo akaba ari amabati hande y'ico kigo hariho iyindi nyubakwa igeretswe itari bwahere kubakwa.

Iyo nyubakwa y'iryo shure ry'intango ikaba igeretswe kabiri. Ikaba yubakishijwe amatafari ,ikaba isakajwe amabati. Abanyeshure b'aho baba bambaye imyambaro yera niyigomba gusa n'igishwara.

Iryo shure ry'intango rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi rikaba risakajwe amabati. Ukihashika usanganirwa no guhungabana kw'ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Naryo rikaba rigizwe n'amabara atatu iryera, irisa n'urwatsi rubisi, hamwe n'iritukura.

Ikigo c'amashure kikaba gisharijwe n'ibara ryera, amabaraza yaco akaba afashwe n'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu, ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Ikigo c'ishure shingiro gisakajwe amabati. Ibara ryakoreshejwe mu kugishariza akaba ari iryera. Imbere yaco hasanzwe hari ikibuga abanyeshure bakiniramwo igihe c'umwanya w'akaruhuko.

ico kigo c'amashure kikaba kiri ahantu mu kiyaya. Kikaba cubakishijwe amatafari aturiye. Ibisakazo navyo akaba ari amabati. Irangi hamwe hamwe ryakoreshejwe mu gushariza izo nyubakwa rikaba ari iryera.

Iyo nyubakwa, ikaba isharijwe n'irangi ryera, uruzitiro rwayo narwo, akaba arugw'amabuye hamwe n'ivyuma, nayo mu kuyubaka, bakaba bakoresheje isima, imbere yaho hari ikibuga kigaragara.

Ikigo c' amashure y'intango kirashaje, kuko amatafari yoyo ubwayo aramaze kutagaragara neza. Ibisakazo navyo akaba ari amabati. ikigaragara neza ubu akaba ari ibara ryera basizeko.

Iryo somero rifise amadirisha y'ivyuma, rifise urubaho rwirabura, ryari rifise umurezikazi umwe hamwe n'abandi banyeshure bambaye imyambaro yera hamwe n'iyisa n'ubururu.

Ikigo c'amashure shingiro cubakishijwe amatafari aturiye, kikaba gisakajwe amabati, ukihashika usanganirwa no guhungabana kw'ibendera ry'Uburundi ,naryo rikaba rigizwe n'amabara atatu :irisa n'urwatsi rubisi, iritukura ,hamwe n'iryera.

Iryo shure ry'intango rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye rikaba risakajwe amabati igihe twahagera twasanganiwe no guhungabana kw'ibendera ry'igihugu c'uburundi na ryo rikaba rigizwe n'amabara atatu gisa nu rwatsi rubisi, iryera hamwe nir'itukura.

Iyo nyubakwa isanzwe yubakishijwe amatafari, aho twovuga ku mpome zayo ndetse n'uruzitiro. Ibara bakoresheje mu gushariza aho hantu akaba ari iryera. Ibisakazo na vyo akaba ari amabati.

Iyo nyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima; ibisakazo navyo akaba ari amabati. Ibara ryakoreshejwe kugira ngo basharize iyo nyubakwa rikaba ari iryera.

Aho kuri ico kigo hose hasakajwe amabati ukihashika gusanganirwa no guhungabana kw'amabendera abiri, hakaba harimwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi; naryo rikaba rigizwe n'amabara atatu : irisa n'urwatsi rubisi, iryera, hamwe n'iritukura.

Abanyeshure bo ku mashure shingiro bigira hanze. Intebe bicarako akaba ari iz'ibiti. Imyambaro yabo akaba ari ipataro isa n'ubururu, hamwe n'ishati yera.

Ico kigo gisanzwe cigisha abantu bamaze gukura kikaba gikora mu kubereka ugusoma n'ukwandika kikaba cubakishijwe amatafari aturiye ku mpome hasi naho hakaba hasizwe isima.

Iryo shure ryo kurwego rwa kabiri rw'amashure mato mato rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima amadirisha hamwe n'imiryango bikaba bikozwe mu vyuma n'ibiyo.

Iruhande y'urwo ruzitiro umushinge warwo aruw 'amabuye, uruhome narwo akaba arurw'amatafari ,hari hariho imiduga ibiri, nayo ikaba yarifise amabara abiri :iryera, hamwe n'irisa n' ubururu.

Muri iryosomero kuk ibaho usanga handitsweko ivyo umwigisha yagiye arifashisha mu gusigurira aho hantu mumenya ko aho uwo mwanya ata mu muyeshure nomwe canke umurezi yari aho hantu bose bari bamaze gutaha.

Inyubakwa z'amashure y'intango zirashajije ugishika usanganirwa n'ibendera ry'igihugu c'uburundi ririko rirahungabana na ryo rikaba rigizwe n'amabara asa n'urwatsi rubisi ayatukura hamwe na yera izonyubakwa zikaba hazishakajwe amabati.

Inyubakwa igaragara ko izoramba mu gihe yubakishijwe amatafari aturiye kandi yubatse neza bakaba bayisakaje amabati ivyo nivyerekana yuko ishobora kuzomara igihe gusumba inyubakwa zubakishijwe amategura canke bakoresheje amatafari adahiye.

Izo nyubakwa zubakishijwe amatafari, aho bakoresheje isima kugira ngo agerekeranye itafari n'irindi. Barubahirije umwanya bakoresha mu bafundi hagati y'itafari n'irindi, haba mu buduga canke mu bukika. Hakaba hasharijwe n'irangi ryera.

Iyo nyubakwa rusange ikaba igeretswe gatatu bakaba bakoresheje mu mpome amatafari bifashije isima mu kugerekeranya ayo matafali mu gusakara na ho bakaba bakoresheje amabati.

Iyi nyubakwa ni yo mu buhinga bwa kija mbere, kandi irabereye ni mu gihe mu kuduza impome hakoreshejhwe amatafali aturiye hagati y'itafali n'irindi hakaba hagiyemwo isima.

Ikigo c'ishure cubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi hakaba hariho isima, gusakara naho hakaba hakoreshejwe amabati, ugushariza ico kigo naho akaba ari ibara ryera.

Aka kabati kabikwamwo ibitabo vy'abanyeshure, ni akabati gashaje. Ariko kubera y'uko katizewe neza, mu kukugara baca bakoresha amagufure abiri. Igufure imwe keshi iba ari iyo gukinga abanyeshure bamwe bamwe bibigaba, kumbure ntibonone ibikoresho rusangi.

Impne y'amabara atatu iriko irarisha imbere y'ishure shingiro kubera ko yishimiye ubwatsi butotahaye ndetse ikanezegwa n'igiti c'umuyembe kiri imbere y'iryo shure shingiro eka nta n' umuragizi yarinze gukenera kubera ukuntu inezerewe.

Nk'uko bisanzwe haba mu mihana yacu canke n'ahandi aho hantu bategurira ifungurwa twa hasanze amasafuriya hamwe n'imbabura nta tararyari ri hari, kuko hatabona neza.

ibi nimwe mu bikoresho dukunda gusanga ahategurirwa ibifungurwa, haba mu bikorwa rusangi canke aho dusanzwe tubaye, ahategurirwa ibifungurwa duzohasanga amasafuriya, amasahani, ibiyiko ndetse naho dushobora gucana umuriro kugira ngo kumbure duteke ivyo tuba dukeneye.

Ishure ryintango rifise inyubakwa igeretse incuro imwe, iyo nyubakwa ikaba yubatswe namatafari kandi ikaba ishajije nibara ryera nivyo bikorerwamo ibikorwa vya buri munsi.

Bwimana majanja umwete niyo majambo yari yanditse kurubaho aho twinjira muri iryo somero umenya ko atamwigisha canke umunyeshure yari aho hantu.

Aya ni amatariki rino shure shingiro ryateguye kuzokoreraho ibibazo birangiza umwaka. Aho twovuga nk'itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatatu, itariki cumi na zitandatu zukwezi kwa gatatu, hamwe n'itariki cumi n'umunani z'ukwa gatatu. Bamenyesha ko ibibazo vyose bizoba birangiye muri ano matariki.

Inyubakwa igeretswe kabiri irafitaniye isano ry'amashusho n'ino modoka iyihagaze ruhande. Aho twovuga nko kuba tubona ibara risharije ino nzu, rikaba ari naryo risharije ino modoka.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari ayo mashure akaba asharijwe hamwe hamwe n'ibara ryera. Ibendera ry'igihugu rikaba ari ryo ryari ririko rirahungabana abandi banyeshure na bo bagiye kwinjira mu masomero yabo.

Igisagara cubatswe mu buhinga bwa none. Ni nk'ubwo harimwo inzu zigeretse, abacubatse baributsemwo gutera ibiti, ivyo biti navyo bikaba bifasha mu gihe c'umutaga canke no mw'ijoro, aho ni nko mu gihe umuntu akeneye agatutu canke akayaga.

Izo nzu zari zubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima; ivyo akaba ari vyo vyakoze mu ruhome. Twomenyesha ko zari zisakajwe amabati. Imiryango na yo ikaba yari iy' ibiti. Abana babiri ni bo bari bicaye aho hantu bariko barayaga.

Uyu mukobwa ari kumwe na mugenzi we yambaye umupira wera arafitaniye isano nono muhungu yambaye ikabutura n'umupira wera aha hantu bicaye bahishimiye, kubera umuyaga uhari.

Amategeko y'ibarabara niyo yari yanditse ku kibaho cirabura ubwo twinjira muri iryo somero. Akaba ata mwigisha canke umunyeshure twasanze aho hantu kuko bose bari hanze.

Ingoma n'imirisho nivyo bibitswe mw'ishure. Umenya ko iryoshure risize isima hasi impome nazo zikaba zisize irangi ryera. Ntamunyeshure n'umwe ari mur'iyoshure.

Abanyeshure batobato bari gukora ikibazo c'ikirundi. Aho naho babajijwe kwandika ibintu bibiri bitumenyesha umwanya. Ku rundi ruhande narwo baca babazwa ibintu bibiri bikuru bikuru bigize umunsi. Ikindi na co kwari kwandika umuntu agize umuryango muto canke wagutse.

aheshure bariteguye gukora ikibazo kuko murano wamasaha tugezemo ikibazo kizacyanditswe ku rubaho gwirabura ndetse n'intebe zipanze ni mu gihe abayobozi canke abategereje gukoresha ikibazo ushobora kuba barindiriye abari bugikore

Kuri ico kigo uhashitse usanganirwa n'amashugwe atatu, naco kikaba cubatswe n'amatafari hamwe n'isima, ibisakazo navyo akaba ari amabati, amabara yakoreshejwe mu gushariza ni ibara ry'ubururu hamwe n'iryera.

Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari aturiye, navyo nyene bikaba bigaragara neza kuko abafundi babikoze bakaba barubahirije gutandukanya umanya hagati y'itafari n'irindi, ikaba isakajwe ama.

ikigo camashure cubatse neza kandi kirasharije icokigo kikaba gisakaje amabati imbere yico kigo hariho igiti kigerageza gutanga umuyaga kubantu bose bashora kuba bari aho hantu

Ico kigo c'amashure kikaba cubatswe n'inyubakwa zibiri zigaragara cane. Imwimwe muri izo nyubakwa ikaba igeretswe kabiri ukihashika usanganirwa n'imiduga iba yazanye abo banyeshure kwiga aho hantu.

Mu mashure y'intango ushitse usanganirwa n'ibendera ry'igihugu c'u Burundi, naryo rikaba rigizwe n'amabara atatu: iritukura, irisa n'urwatsi rubisi ndetse n'iryera, ayo mashure shingiro akeshi akaba asakajwe amabati.

Igiti c'umwembe n'igiti c'amashurwe hamwe n'impene nivyo vyagaragara igihe twashika kuri iryo shure tugiye kubaza amakuru yaho n'ingene barangura ibikorwa vya buri munsi mwomenya ko ivyatsi vyaho vyari bitotahaye nubwo tutahasanze umuntu hari habereye ijisho.

Iyo nyubakwa irabereye kuko yubatswe mu buhinga bwa none ikaba igeretswe incuro zibiri uja hejuru, yibakishijwe amatafari kandi isakajwe n'amabati. Imbere y'iyo nyubakwa hari imodoka zibiri zera.

Iyi nyubakwa y'amashure y'intango n'inyubakwa yubatswe kera nk'uko bigaragara ko amatafari yamaze kuvungagurika ariko amabati na yonyene n'ubwo yahinduye isura biragaragara ko ashobora kuba akirimwo.

Aba banyeshure bo kuri kaminuza ntibasa kuko benshi bari biyicariye bariko baraba umwarimu ivyo arabigisha. Ntawari guhuta kumenya ivyo barimwo ariko umwigisha nabo kubera azi ko yigisha abakuze ntaco vyamutwaye kirekire.

Inyubakwa z'amashure zisakajwe amabati amarangi nayo bakoresheje mu gushariza aho hantu hakaba ahanini ari ayera aho ntitwibagiye impome zubakishije amatafari aturiye hejuru yizo nyubakwa hakaba haca intsinga z'umuyaga nkuba.

Kuri iyo nyubakwa uwashitse usanganirwa n'amabendera abiri rimwe n iry'igihugu rikaba rigizwe n'amabara atatu iyitukura, irisa n'urwatsi ribisi, hamwe n'iryera. Ibindi twovuga aho hantu ni ibiti bisanzwe bitanga akayaga.

Imyango y'ubururu hamwe n'amatafari aturiye, ndetse n'amabati nivyo bikoresho byakoreshejwe mu kubaka ishure shingiro. N'ubwo biruko aracakeneye ibindi birasi kuri iryo shure shingiro, ariko imbere y'iryo shure hariho ikibuga cisanzuye ivyo rero bikaba bifasha abana kwimenyereza no kwinonora imitsi.

Ico kigo cubakisijwe amatafari kikaba gisakajwe amabati. Ukihashika, usanganirwa n'amashurwe. Imbere y'ico kigo hakaba hariho ikibuga kinini abanyeshure bashobora kuba bokiniramwo.

Iyi ni imwe mu nyubakwa yubatswe igihe hubakwa imigwati. Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba iri iruhande y'ahaca urutsinga rw'umuyagankuba.

Dushitse kuri iryo shure, twasanze yubakishijwe amatafari, aturiye ,naryo rikaba ryari risharijwe ahanini n'amabara yera, nayasa n'ubururu, nta muntu twahasanze kuko hari hariho intebe igaragara atahuyicayeko.

Inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye, idirisha n'imyango vy'ivyuma. Ibisakazo navyo akaba ari amabati. Hasi iyo nyubakwa akaba hasizwe isima.

Ikigo c'amashure y'intango cubatswe hande y'ibarabara ukiva aho hantu wegereza ico kigo uhasanga ibiti bibiri hamwe n'ikindi cyamwa c'ikigazi gihagaze imbere y'ayo masomero.

Amatafari yubatse yonyubakwa na matafali atuliye mu kuyubaka bakolesheje kugerekeranya amatafali hagati y'itafali n'ilindi bakolesheje isima wasanze abantu babiri alibo bahagaze hande yonyubakwa.

Ico kigo c'amashure cubakishijwe amatafari aturiye, ibisakazo navyo akaba ari amabati. Ushitse aho hantu usanganirwa n'ibendera y'igihugu cacu c'Uburundi; naryo rikaba rigizwe n'amabara atatu: irisa n'urwatsi rubisi, iritukura hamwe n'iryera.

ishure ryo mu mwaka windwy ryubakishijwe amatafali aturiye hagati y'itafali n'irindi hakaba hariho isima na ryo rikaba risakajwe amabati hasi naho hakaba hasize isima

Mu nyubakwa z'ishure shingiro inyubakwa igaragara cane ninyubakwa igeretse inshuro zitatu niinyubakwa ikaba ishakaje amabati cyo womenya cyo ugeze aho hantu wasanga ibendera ry'igihugu ririko rirahungabana.

Iryo somero ry'ishure ry'intango rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi hakaba harimwo isima ,amabara amw'amwe yakoreshejwe mu gushariza aho hantu akaba ari ayera.

inyubakwa yubatswe nk'uburaro igeretswe kabiri uja hejuru n'inyubakwa yateguwe ko izokoreshwa mu mwaka uza iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari maze ikaba isharijwe n'ibara yera ibisakazo byayo nabyo bikaba ari amabati

Ico kigo cubakishijwe amatafari aturiye ivyuma bifata ku mabaraza navyo bikaba bisizwe irangi risa n' ubururu, ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Muri izo nyuba ko nyene harimwo ibiti bibiri bitanga umuyaga hariho n'itsinga z'umuyaga nkuba zica hejuru y'aho hantu hariho n'indobo y'amazi abantu bakara bamwo iyo bashitse aho hantu.

Kuri iyo nyubakwa y'amashure uhasanga ibiti bitanga umuyaga, iyo nyubakwa y'amashure ikaba yubakishijwe amatafari kandi ikaba isakarishijwe amabati.

Kur'iryoshure ryirabura hari urubaho gusa, igihe twegera kugirango tubone ibiri mur'iryoshure twasanze hagaragara ivyandiko umwigisha yakoresheje mugusigurira abanyeshure gusa. Abandi bose bakaba bari bamaze gutaha mumihana yabo.

Icyo kigo cubakishijwe amabuye mu mushinge ,h'ejuru naho akaba ari amatafari aturiye, amadirisha y'ico kigo hakaba hariko ivyuma ,amarangi asheshije ico kigo akaba ahanini ar'ayera.

Ikigo c'amashure n'ikigo gisharije kandi kibereye ijisho. Womenya ko iki kigo cubatswe n'impome zimeze neza. Amabati nayo asakaye kino kigo ni amabati asize irangi risa n'urwatsi rubisi. Imbere y'ikikigo, hariho ikibuga kimeze neza kandi kirashemeye.

Ikigo c'amashure ni kimwe mu bigo vy'akarorero, ico kigo kikaba kigeretse rimwe hejuru, kikaba cubakishijwe amatafari yo mu bwoko barinze guturira, amarangi asharije ico kigo twovuga ko harimwo amarangi yera.

Ikigo c'amashure kiri ahantu hatuje kandi hisanzuye, aho twovuga ko hariho ikibuga cugukiriraho umupira canke kuruhukiramwo umwanya abanyeshure baronse akaruhuko, ikindi naco twovuga kuri kino kigo nuko cubatswe n'amatafari aturiye.

ku kigo c'amashure uyu munsi hari h atunganijwe inama ihuza abavyeyi ndetse n'abarezi nomenya ko abavyeyi bari bagerageje kuzinduka bagafata amamodoka abanyeshure nabo uyu munsi kubera ko batarose umwanya wo kwiga kari ko karyo keza ko kwicara bakayaga n'abagenzi babo kumbure ngo bagende barahanurana aho babona

nikibanza kimwe mu bifashishwa mugutanga ubumenyi icyo kibanza kikaba kirimwo intebe nyinshi kandi zimeze neza hasi naho bakaba barahasize impome zirishure zikaba zubakishijwe amatafari aturiyo

Ico kigo c'amashure ugishika usanganirwa n'ibendera ry'uburundi na ryo rikaba rigizwe n'amabara atatu risa n'urwatsirubisi iryo ubururu hamwe n'igera na co kikaba kigeretse kabiri kikaba cubakishijwe amatafari impome we zicokigo.

Muri ico kigo c'ubushakashatsi kikaba cubatswe hakoresheje amadirisha n'imyango vy'ivyuma indani uhasanga imashini nyabwonko zitari zike hakaba hariho n'intebe ukunda gusanga hateretseko izo mashini.

inyubako y'uburaro ikaba yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hashijwemwo isima hasi naho hakaba hasizwe agasima ikaba isakajwe amabati

Inyubakwa izifashishwa nk'uburaro bw'abanyeshure. Inyubakwa igeretse rimwe iyo nyubakwa ikaba ishakajwe amabati amarangi ayisharije akaba arayera nayo ubururu, basize kubyuma imbere y'iyo nyubakwa hakaba hari igiti.

inyubakwa ninyubakwa nziza kandi ikomeye ikaba yubakishijwe amatafari ku mpome n'ibisakazo navyo akaba ari amabati inyubakwa nkizi ntizikunze kuboneka mu misozi kunda kuzibona mu miji iyo atari inyubakwa rusangi

Abanyeshure bo mu mwaka w'indwi bari baramutse bahabwa inyishu y'ibibazo bagiye barakora kugira ngo barabe aho bihendeye bikosore ntibaze basubire kwihenda kumbure mu bindi bibazo byokurikira.

iyo nyubakwa n'uruzitiro rwayo bikaba vyari vyubakishijwe amatafari aturiye amabati niyo asakaje iyo nyubakwa ibara ryera n'iryo ryifashishijwe kugira ngo iyo nyubakwa ibe isa neza

Inyubaka yubakishijwe amatafari aturiye amadirisha hamwe n'imiryango akaba arayi ivyuma n'ibiyo hasi n'aho hakaba hasize isima ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Ushitse kw'ishure shingiro wakirirwa n'ibendera y'igihugu c'Uburundi na ryo rikaba rigizwe n'amabara atatu : irisa n'urwatsi rubisi, iryera hamwe n'iritukura.

Uruhome ruri mu mpome zisharije kandi zikomeye, nubwo tutabashije kumenya ibikoresho bakoresheje mu kubakwa runo ruhome ariko birabonekako harimwo ivyuma, amabara nayo ashajije uru ruhome akaba arayera nirindi bara rigomba gusa numuhondo.

Amatafari n'iyo yubatse ico kigo akaba yagerekeranijwe yifashishije isima idirisha ry' ico kigo ibiyo bimwe bimwe vyari bimaze kuvamwo ariko kandi ivyari bifashe ibiyo vyari ivyuma bisize amarangi yera.

Binyuba kwayo bakishishwe amatafali hagati y'itafali n'irindi hakaba harimwo isima kurugwu ruhome nyene hasizwe irangi rera, kandi, ariko akantu kashobora kuzimya canke umuntu akaba yoronka umuyaga nkuba wa telefoni.

Ahantu hatangirwa ubumenyi, biragaragara ko hitaweho. Aho twovuga mu gihe usanga hasi ata micafu ihari .Mu kwubaka naho bakaba bubakishije amatafari aturiye. Mu gusakara hejuru naho bakaba bashizeko amabati.

Amashure yo k'urwego rugira kabiri n'amashure ameze neza ku buryo bw'uko ageretse kabiri amarangi yakoreshejwe mu gusharitsa ayo mashure ahanini n'amarangi yera amadirisha hamwe n'imiryango vy'ayo masomero akaba akozwe mu vyuma n'ibiyo.

Bi ryo shure risanzwe rigeretswe rimwe rikaba ryubakishijwe amatafari amaranga yera arisharije hamwe n'amabati asakaye imbere yaho hari hari abanyeshure bane bambaye amashati yera.

Iki kigo cubatswe mu buryo bwa none. Aho twavuga ko umwango munini uriko ivyuma .Izindi nyubakwa na zonyene bigaragara ko uruhande runini ruzubatse ko ari ivyuma ariko ibisakazo n'amabati kandi ndabereye.

Ikigo c'amashure cubakishijwe amatafari aturiye . Ibisakazo na vyo akaba ari amabati. Ibara bakoresheje mu gushariza iryo shure akaba ari iryera. Ugishika aho hantu usanganirwa n'amashurwe.

Nta kintu kinezereje nko kuba muri ino minsi aho amajambere ariko araza, tugenda tubona amashure yose yubakishijwe amatafari ahiye, intebe nazo zikaba ari intebe n'ubwo ari iz'ibiti ziba zibereye ijisho.

ikigo c'amashure kirasharije kandi kirakomeye kikaba cubakishijwe amatafari ahiye ku mpome n'ibisakatso na vyo akaba ari amabati bikaba bigaragara ko kiri ahantu hitanguye kubera ko kumbure n'abanyeshure boharukira igihe baronkejwe akaruhuko

Ico kigo muri rusangi cubakishijwe amatafari, hagati y'itafari n'irindi hakaba hariho isima ,ibibara naryo ryakoreshejwe mu gushariza aho hantu akaba ari iryera, gusakara naho hakaba hasakajwe amabati.

Ico kigo cubakishijwe amatafari aturiye, ibara basize kugira ngo basharize ico kigo, rikaba ari iryera, hasi naho hakaba hasize isima, imbere yaco hakaba hariho igiti.

Shure ry'intango ribakishijwe amabati. Imbere yaryo hakaba hariho ikibuga cisanzuye ukihashika usanganirwa n'ibendera y'igihugu c'uburundi, naryo rikaba rigizwe n'amabara atatu iritukura ,risanurwatsi rubisi, hamwe n'iryera.

Ishure ryi Bubanza ryubakishijwe amatafari aturiye ,hagati y'itafari n'irindi, harimwo isima. N'ishure ryatunganirijwe abana bakiri mu myaka y'imiyabaga. Iryo na ryo rikaba rizobafasha ingene bokwitwara.

Iyi nyubakwa yubatswe neza ku buryo bw'uko hasi hashashwe amabuye, amadirisha n'imiryango y'iyo nyubakwa bikaba ari ivyuma, umuryango nawo ukaba usizwe irangi risa n'ubururu.

Ico kibanza ahanini kijijwe n'amarangi yera hamwe nayagomba gusa n'amakaki hasi kikaba yisize isima kirabereye. Aho hari umuntu yariko ariginagura mu gusimba na we akaba yari yambaye ibisa n'ubururu afise n'umupanga mu minwe.

Inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hariho isima idirishya naryo niryivyuma ariko ibiyo vyaramaze kumenagurika.

inyubakwa y'ishure shingiro ninyubakwa bigaragara ko imaze gutegurwa neza nwomenya ko imbere ndani muri iyo nyubakwa harimwo intebe zipanze neza impome z'iryo shure shingiro zikaba zubakishijwe amatafari aturiye

Ibisakazo bisakaye kuri ico kigo muri rusangi yari amabati ivyuma navyo bikaba vyari bisize irangi risa n'ubururu twabamenyesha ko imiryango yugaye ico kigo akaba ari iy'ivyuma.

Inyubakwa ibintu bitumye iboneka neza ni bibiri ica mbere nuko ivyuma vyo kwidirisha bisize irangi ryera ivyo bubakishije navyo akaba ari amatafari aturiye.

Ico kigo c'ishuri shingiro ,hakaba hari ibarabara ry'irabura ,na co kikaba cubatswe n'amatafari aturiye ,ibisakazo navyo akaba ari amabati ,abiga aho hantu barahishimiye cane.

Ku meza y'umwigisha hari ingwa ku dupapuro duto duto, ikaramu ,igitabo ,igikombe ivyo bikaba bifasha umwigisha mu gutanga ubumenyi no gutanga uburorero ku bana.

Iyo nyubakwa ikaba yali yubakishishwe amatafaali atuliye hagati y'itafaali n'irindi akaba hali aliho isima umugyango nabo wiyonyubakwa ukaba waliko igufule aliko igikale kitarumije mugabo akaba ari w'icuma

Izo nyubakwa zubakishijwe amatafari aturiye, ibisakazo navyo akaba ari amabati, amabara bakoresheje mu gushariza aho hantu akaba ari ayera , kucashika gusanganirwa n'ibiti vyo navyo bikaba bifasha mu gutanga umuyaga.

Ikigo c'amashure twovuga ko cubatswe ahantu heza kuberako bahejeje kuhatunganya, baciye bateraho ibiti. Ni ibintu bigaragara ko bitunganije neza kuko n'umuyaga kenshi na kenshi urakenewe ahantu hahurira abantu benshi.

Ku rubaho rwirabura ivyari vyanditsweko vyari ibigaragaza amategeko y'ibarabara, aho, naho nta munyeshure canke umurezi twahasanze kubera bose bari bari hanze y'iryo somero.

Igorofa ikaba igeretswe gatatu, ikaba yubakishijwe amatafari mu mpome, ibisakazo akaba ari amabati, ibara ryera n'iryo ryakoreshejwe mu gushariza aho hantu

Ikigo kirabereye, kandi kirakomeye umushinge w'ico kigo akaba ari amabuye impome na zo akaba ari amatafali hagati y'itafali n'irindi hakaba hari isima.

itara rimwe n'iryo rimurikira iryo baraza. iryo baraza na ryo ku mpome impera n'impera rikaba ari irangi ryera. imiryango na yo ikaba isizwe yose amarangi y'ubururu.

Iyo myibakwa twasanze yubakishijwe amatafari aturiye, kandi mu buryo bwiza ibisakazo na vyo akaba yari amabati amadirisha n'imiryango na vyo bikaba vyari ivyuma n'ibiyo.

Amazu yubakishijwe n'amabati. Imbere y'aho har'ibiti n'amadarapo abiri, ndetse n'ikirangantego cerekana ibishobora kuba bikorera ahantu.

Izo nyubakwa zubakishijwe amatafari na yo akaba yakoreshijwe mu kugerekeranya isima hagati y'itafali n'irindi ivyo bikaba zaratune ziboneka neza kubera ko wubakishijwe umwanya bakoresha mu kubaka hagati y'itafali n'irindi yaba uwukika canke w'amaduga.

Imashini nyabwonko zibiri nizo twovuga ko ziherutse gukoreshwa muri iki kigo c'ubushakashatsi. Ibindi ibikoresho navyo, twovuga ko bidaherutse gukoreshwa kubera ko birapfutse.

Ibaho kirabura car icanditseko inyimenyezo yona yo hakaba yari iyo ubuhinga hamwe n'iyindi igenda itanga amakuru y'ivyo abashakashatsi bagiye barakora aho na ho nta munyeshure yarahari canke umwigisha, kuko bose bari bamaze gutaha.

Inyubakwa rusangi igeretswe kabiri. Ikaba yubakishijwe amatafari, irangi ryo gushariza aho hantu rikaba ari iryera. Ukihashika uca usanganirwa n'ibendera y'igihugu c'uburundi.

Iyo nyubakwa iri mu gisagara ca Bujumbura neza neza mu Kanyosha, umuryango wayo ukaba ari uw'ivyuma kandi ukaba usize ibara risa n'ubururu, yubatswe n'amatafari aturiye kandi isakajwe amabati.

Ikigo c'amashure cubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi naho hakaba harimwo isima ,ibara ahanini gifashishijwe mu gushariza iyo nyubako akaba ari ibara ryera, hasi naho hakaba hasize n'isima. Ivyo bikaba vyofasha gukoropa aho hantu.

Abana biga mu mashure y'intango uyu musi bahawe gukora ikibazo c'ikirundi bakaba bahawe gukora ibintu bibiri aho bababwiye ngo bimure ibintu mbabasomeye bakaba babahaye iryongane bugariti ngendakumana na mpundu bararyamanye ibindi na vyo kwari gucagagura amajambo atatu umukwe inyoni indobo.

Iyo nyubakwa igeretswe kabiri, ikaba yubakishishwe amatafari aturiye, kandi ikaba isakajwe amabati, ukeshika gusanganirwa no guhungabana kw'ibendera y'igihugu cacu c'urundi, naryo rikaba hikizwe n'amabara atatu igera irisa n'urwatsi rubisi hamwe n'iritukura.

Muri iryo somero hagaragaramwo umurezi kazi yishishiriye iyitambara mu mutwe yambaye impuzu irimwo amabara yera n'ayatukura ibikoresho vyari biri aho hantu yari imeza hamwe n'intebe.

iruhande y'ico kibuga gisanzwe gikorerwa ko inkino hari inyubako yarubakiijwe amatafari aturiye ikaba yari isakajwe amabati abo ariko barahakinira nabo bakaba bari bambaye imyambaro itukura hamwe niyera

Abo banyeshure basanzwe biga imyunga yo gushona, usanga bambaye imyambaro isa n'ubururu, umwe wese imbere yiwe afise imashini n'ibintu aba ariko arigirako, hasi naho aho bakorera hakaba hasizwe isima.

Mur'ico kigo c'amashure ya kaminuza, ntawari yambaye umwambaro usa niy'uwundi, abenshi muribo, baba bafise imishatsi mu mitwe, bakaba bari bakurikirana ivyo umwigisha ariko arabereka, nawe akaba yabikora akoresheje imashini nyabwonko, mu kurungika amashusho n'inzandiko imbere yabo.

Uwariko ateranya ivyo vyuma yari yambaye ibimukingira amaso akaba yari yambaye kandi impuzu zisa n'ibishwara uwundi na we barikumwe akaba yari yambaye isa n'ubururu aho bari gukorera hari hafise isuku kandi hari hasize.

igihe twagera muri ico kigo, kiretse abana babiri bari bambaye imyambaro isa, abandi mu bari bahari nta numwe yari yambaye imyambaro isa niyo uwundi. abenshi muri bo bari bafise imishatsi mu mutwe.

Mu kigo ca kaminuza ntawambaye umwambaro usa n'uyuwundi abenshi muribo usanga bafise imishatsi ku mitwe yabo umwigisha niwe aba yicaye imbere na we akifashisha kwigisha akoresheje imashini nyabwonko mu kurungika amashusho n'ivyandiko imbere yabo.

Abariko basuka ivyo vyuma ni bamwe mu baronkejwe ubumenyi bwo gukora ivyo bintu. Nabo bakaba bari bafise amatenayi mu minwe yabo, bari bambaye imyambaro isa n'ubururu inkofero nazo zikaba zigomba gusa n'umuhwi.

Icumba c' ishure rya Kaminuza ririmw' abanyeshure bariko barakor' ikibazo, imbere yabo har' umwarim' uhagaz' arik' arabacunga, har' umunyeshure w' inyuma yambay' impuzu zirabur' afis' icupa ry' amaz' imbere yiwe, kumpande har' amadirish' atuma hinjir' umuc' ukwiriye.

Abakora muri ico kigo bose bakaba baba bambaye imyambaro isa n'ubururu. Inkofero nazo zabo zikaba ziba zihishiye. Hasi aho bakorera naho hakaba hasize isima.

Mur'ico kigo abagabo babiri ni bo bariko barakora imirimo yabo ,uwari yambaye impuzu isa n'igishwara, ni we yari ku kazi kandi yari yikingiye mu maso ,ndetse hari n'uwundi yari yifashe mu mafyigo yambaye impuzu isa n'ubururu.

Kuri ico kigo abanyeshure bose bahiga bakaba baba bambaye amasarubeti asa n'ubururu. Umwigisha wabo na we akaba yambara impuzu zisa n'igishwara. Hasi naho aho bakorera hari utumeza kuko umwe umwe wese abafise kamwe kamwe.

Muri abo banyeshure biga mu mashure yisumbuye ari yo kaminuza, nta numwe aba yambaye imyambaro isa n'iyindi. Abenshi mu bakobwa baba bafise imishatsi mu mutwe, kandi bose bakaba bari bambaye imyambaro mu birenge vyabo.

Mur'ico kibanza hakaba harimwo ibikoresho vy'igifundi, bikaba vyari biteretse ku meza. Bimwe mur'ivyo, akaba yari: imetero, uruker, inyundo itenayi, hamwe n'ipimamayi.

Icumba c' ishure ryimyuga cubakishijw' amatafari hagati y itafari n'irindi harimw' isima, abanyeshure big' aho hantu bategerezwa kuba bambay' imyambar' ibaranga nay' ikab' isa n'ibara ry'uburuuru bateruye icuma bariko bagerageza kugikora kandi umwe wese afise ico arigukora iruhande yabo hari imodoka zitandukanye barindiriye gukora.

Iyi nyubakwa isanzwe ishajijwe n'ibara ryera ikaba yarimwo abantu batari bake bariko bakora inama muri abo nta numwe yari yambaye umwambaro usa n'uyundi abenshi muri bo bari bafise imishatsi mu mutwe.

Abo bana babiri, harimwo umwe asanzwe agendana ubumuga, hamwe n'umurezikazihi wabo, baba bambaye amakaki, abandi bantu nabo basanzwe, nta n'umwe aba yambaye umwambaro usa n'iy'uwundi.

Iyo nyubakwa y' imyuga isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba ar'isima. Hasi n'aho hakaba hasize. Amadirisha n'ayo akaba ar'ivyuma n'ibiyo. Abahiga bose bategerezwa kuba bambaye umwambaro ubaranga.

igihe twahagera muri urwo ruganda rusanzwe rukora imiryango y'ivyuma twahasanze abasore bose bari mu buzi bwabo twamenyesha ko abo basore bose bari bambaye ibirato mu birenge bakaba bari bambaye n'impuzu z'isa n'ubururu

nk'uko bisanzwe umuntu agomvye umukozi yarakwiye kumwambika nk'uko bigaragara uyu 'umukozi akora mu ruganda biragaragara ko ashagije ku mwambaro wiwe yambaye usa n'ubururu akaba yambaye n'inkofero yera ivyo navyo bikaba bimukingira mu mutwe aho ni ku ruhande rw'inkofero

abanyeshure bo kuri kaminuza bariko barakurikirana inyigisho zabo umwigisha wabo na we akaba yabereka ivyo agomvye akoresheje imashini nyabwonko mu kurungika amashusho canke ivyandiko imbere yabo.

Abenshi mubari baje kubaka iyo nyubakwa ,bakaba bari bambaye imyambaro igomba gusa n'ubururu ,abandi muri bo bari bambaye imyambaro y'amabara menshi ,abandi bakaba bari bafise ibipawa bariko bacanga :isima, amabuye ,hamwe n'umusenyi.

Aba bantu babiri, harimwo uwambaye ibigomba gusa n'ubururu, n'uyu yambaye i sarubeti igomba kwera n'abantu b'ubuhinga kuko bari ku kazi bikingiye. Ivyo rero bikaba bigaragaza ubutwari bwabo.

Umugwayi bigaragarako yararemvye cane kuko yararyamye ku gitanda, ubwo twasanze ariko akurikiranwa n'abaganga batatu bambaye impuzu zera hamwe n'agafukamunwa.

Abiga mu za kaminuza bari bicaye aho bari bategereje ivyo umwigisha ariko arabasigurira. Mwomenya ko muri bo atari wari yambaye umwambaro usa n'uyundi.

Abakozi babiri nibo bariko bateranya ivyuma bifashishije umuriro, abo nabo bakaba bari bagerageje kwikingira mu maso, kuko umuco mwinshi uva kuvyuma ushobora kwonona amaso yabo.

Ikigo c'abanyeshure gisanzwe cigisha imyuga ,na conyene kirasharijwe nk'ibindi bigo dusanzwe tumenyereye ,kuberako abantu bose bahiga bambaye imyambaro ibaranga kandi hasi naho harasize.

Izi ikibanza iyo nka y'inginagina yariboshwe n'ibiziriko gumwe na we yariko arayaagaza abandi na bo bambaye impuzu zera bari be, ariko barakora inama r'ukuntu woyibaga.

nuko bisanzwe haba mu bigo bya leta canke vy'abikorera utwabo hariho abakozi bajejwe gukora amasuku abo bakozi barasuzuma neza buri mu gatondo ko igikoresho cose irangi bagisize byaba risa no gwatsiru bisi igera iby'ubururu canke iryirabura ko ari yo marangi ibyo bikoresho bigifise

Uyu murwayi aryamye hano ku gitanda nkuko bigaragara ararenvye cane, ni mu gihe tubona abaganga batari bake b'ubuhinga ariko bagerageza kumbure ngo barabe ko bogarura ubuzima bwiwe.

abigisha bo ku mashure yakaminuza bari bicaye batuje bahanze amaso umwigisha wabo ari mbere uwo mwigisha nawe akaba mu kubigisha yakoresha imashini mu kurungika amashusho n'ivyandiko imbere yabo banyeshure

Abiga kuri za kaminuza ni abantu baba batandukanye n'abanyeshure bo mu mashure matomato. Ivyo navyo twovuga mu gihe bobo babandikira ku rubaho n'ingwa abandi bo biga muri za kaminuza babarungikira amashusho imbere hifashishijwe imashini nyabwonko.

Igihe twagera kuri iyo shure kaminuza ntacari kukwemeza ko abo bantu ariko barakurikirana inyigisho zo muri kaminuza kubera ko abo banyeshure ntabwo bameze nk'abandi babambaye imyambaro idasa.

Ku kigo c'imyuga abakozi bose bari bambaye impuzu zisa n'ubururu hamwe n'inkofero zisa n'umutoto uhishiye, bose bari bunamye bariko bakurikirana imyuga yabo.

Mur'urwo ruganda ,hari abasore batatu, abo nabo bakaba barirambaye uku gukurikira, isarubeti birato hamwe n'amarori abakingira mu maso.

mu gihe habaye inama ikoranya abakozi abakozi bose basabwa kuza bambaye imyambaro ibaranga iyi nama yari yabaye ihuza abakozi basanzwe bakora iry'umuyaga nkuba aha rero igihe inama yariheze ububarongoye yari ababwiye bagende banditse ku rupapuro bemeza ko batonze mu nama

Umugabo n'umugore w'iwe bambaye imyambaro yera bari mu mirima bari gukurikirana ibitegwa vyabo babipompa kugira kumbure ubukoko bwovyonona bupfe.

Ukora mu gikoni yambaye impuzu yera yari afise isahani mu minwe na yo ikaba yari iriko inyama iyo sahani ikaba yari y'icuma yariabinezeerewe kuko yagomba afungure.

Abiga mu mashure yisumbuye hariho amategeko amwe amwe atabafata, ayo mategeko twovuga nkayo gutereka umushatsi ku mitwe yabo, iyindi tegeko ritabafata ni itegeko ryo gutunga terefone canke kuyikoresha mwomenya ko mu mategeko y'Uburundi abanyeshure bato bato ubu batemerwe gutereka umushatsi.

Umugore n'umugabo bambaye impuzu zera bari bafise ipompo mu minwe kugira ngo bishoboke barabe ko bokiza ibiterwa vyabo ubwo bigaragara ko vyari bibangamiwe n'ubukoko.

Inyubakwa abo banyeshure bo muri kaminuza bariko barigiramwo, n'inyubakwa yubakishijwe amatafari hagati yitafari n'irindi hakaba harimwo isima ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Kuri iryo shure shingiro ukihashika usanganirwa n'amashure ameze neza rikaba na ryo ryubakishijwe amatafari, ibisakazo navyo akaba ari amabati. Bakaba bagerageje gukoresha ivyuma.

Abajejwe gukurikirana amagara y'aho hantu baba bambaye imyambaro yera kandi bipfutse n'ubupfukamunwa ku munwa, ivyo nivyo twasanze igihe twinjira muri ico cumba basanzwe bakoreramwo, aho naho hakaba hariho umurwayi bariko bakurikirana bose ari batatu.

Abajejwe ivyinyubako bambaye inkofero zisa hamwe n'ibirato bakaba bariko barafotora aho ico kinogo kimbwe kugirango babone aho bofatira mu kubandanya ibikorwa vy'ukubaka.

Imyambaro y'abaganga bakora aho hantu ahanini iba igizwe n'ibara ryera nk'uko bigaragara ko bambaye bose ivyera ; ndetse nuwambaye igitambara mu mutwe kikaba ari icera. Ubupfukamunwa nibwo bushobora kuba butandukanye.

Abanyeshure biga muri kaminuza, bakaba bariko bakurikirana ivyigwa vyabo, aho umwigisha wabo mu kubaha ubumenyi yifashisha imashini nyabwonko, mu kurungika amashusho canke ibisomwa imbere yabo. Ivyo vyose bikorwa hari umuyaganku..

Abasore babiri nibo bari bari mu ruganda. Abo nabo bakaba bari bambaye uku gukurikira: isarubeti igomba gusa n'ubururu, bakaba bari bambaye n'amarori abakingira mu maso.

Igihe twinjira muri iryo shure kaminuza tuhasanze umwarimu w'umugore ari we, ariko asigurira abanyeshure na bo bakaba baraba imbere, kuko uwo mwigisha mu kubasigurira yakoresha imashini yiwe ubwo yarungika amashusho imbere.

ishure nshingiro, imbere yaho hashashwe amabuye. Naho indani hakaba hasize isima rikaba risakajwe amabati yo mu bwoko bugezweho. Ibaraza na ryo rikaba ariryo ivyuma.

Muri ico kigo twahasanze abasore babiri bambaye imyambaro y'ubururu, mumenya ko ico kigo gisakaje amabati hamwe n'ivyuma vyo mu buhinga bwa none.

mostole yambaye impuzu isa n'ubururu hamwe n'ipataro isaha mu kuboko akaba ari we yariko akorera muri ubwo ruganda aho kuri ubwo ruganda hakaba hari imeza ndetse n'urukero rusanzwe rukata ivyuma

Kuri ikikigo c'ubuvuzi ,hari hariho abaganga bari bitavye imirimo yabo ,hariho umwe yarafise ikinyamajwi vyagaragara ko yoba yari umumenyesha makuru yari yaje kurondera ico yovuga.

Ibigo vy'ubushakashatsi kenshi na kenshi ikunda gusangayo abantu benshi. Ni mu gihe abatari bake ba bafise inzara n'inyota cyo kugira ngo bamenye ubuhinga ndetse bamenye na vyinshi kugira ngo bihangire imirimo.

Aha hantu hariko hakoregwa ubwubatsi haratunganije ku buryo bugezweho ni mu gihe umukozi wese yambaye umwambaro umuranga uwubakoresha na we arahagaze areba kugira ngo hatagira uwukora amakosa mubyo ariko arubaka.

Garaeli yambaye ibisa n'ubururu n'inkofero isa n'umutoto uhishiye yari afise ikinyamajwi mu minwe ni mu gihe yariko asigura yerekana ingene y'umuyaga nkuba yawushize mu nzu.

Igihe twashika ab hantu basanzwe babarira impuzu twahasanze abasore batatu bambaye impuzu zisa n'ubururu abo nabo bose bakaba bari bahanze amaso kuko hari umwe muri abo basore yari kuri iyo mashini yisanzwe ibarira izo mpuzu.

Aho hantu hakorerwa twahasanze abantu babiri nibo bariko baraterateranya ivy'amazi . Bakaba bari bambaye imyambaro isa n'ubururu. Hande yaho hari akantu kakozwe mu biti aho baza barashiramwo ibikoresho vyabo

Inka imwe niyo yari ihagaze ngaho nayo ikaba yari iboshwe n'ikiziriko kera, umukobwa umwe niwe yari kuyagaza munda, yambaye n'igitambara mu mutwe. Womenya ko ngaho handi hari abandi bantu beshi bambaye imyambaro yera.

Mu bariko bariga nta numwe aba yambaye umwambaro wisa. Bose bambaye umwambaro umwe, uwo nawo ukaba usa n'ubururu. Uwuriko arabakurikirana, yambaye imyambaro isa n'igishwara.

Abanyeshure bo kuri za kaminuza bari baramutse bakora ikibazo. Nabo bakaba bari babatandukanije, babaciyemwo imirongo igera kuri itanu. Aho hari mu ntumbere yo kugira ngo umwe wese akore ivyo rwiwe akuye mu mutwe.